Ikhona eminye imikhuhlane ememethekayo edinga ukuthi omongikazi bazivikele kakhulukazi ngokugqoka izigqoko ezibavikelayo emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo njengabo COVID-19 kuyabe kuqakathekile ukuthi abongikazi bazivikele bangazitholi sebethola umkhuhlane bezama ukusiza izigulane.

Nxa kuyi kuthi ikhona eminye imikhuhlane ebulala kakhulu abomongikazi bayakhuthazwa ukuthi bazivikele ngokugqoka izigqoko zokuzivikela okugoqela lokuvala ubuso babo bonke baphinde labo abagulayo babathwale ngezinto eziyenza ukuthi bona labo bavikeleke.

Abantwana abancane bayavikelwa emkhuhlaneni engavela ibahlasele ngokuba ikhona imkhuhlane eyisithupha ehlasela abancane ebizwa kuthiwa ngama6 killer diseases ngakho ke imkhuhlane le enjenge ngabo human phaphilona virus abantwana baya immunayizwa ukuze ingabahlaseli besese bancane.

Imkhuhlane leyi evelayo esuka ibambe abantu abanengi ngesikhathi sinye endaweni inye iyavikeleka khona ngokuthi abantu bayalatshwa ezibhedlela zabo. Bangahlatshwa kumbe banikezwe amaphilisi lowo mkhuhlane ungakamemetheki ukwenzela ukuthi ungabathwalisi nzima.

Imikhuhlane ememethekayo, ekhanyiselayo ifuna ukubana abezempilakahle bavikeleke kakhulu, ngakho ke nxa beselapha abantu bayagqoka baphelele izigqoko zokuzivikela ezinjengama coats lezivimba mlomo ukuze bengangenwa ngumkhuhlane. Bagqoke izigqoko zokuzivikela imzimba yabo ingathintani leyalabo abayelatshwayo imkhuhlane enjengabo covid 19.

kuba lemikhankaso kakhulu imikhuhlane le ememetheka okwesikhathi esifitshane endaweni enkulu kuyadingakala ukthi abantu batholiswe usizo lolwazi lendlela yokuthi labo bantu bangezenqabela njani ekutholeni leyo mikhuhlane bengazivikela njani ekwenqabeni leyi mikhuhlane lokhu kubaluleke kakhulu kazi ikakhulu masikhangele imikhuhlane enjenga hepatatis

Umntwana oyintombazana kumele ahlanzeke ikakhulu ma efika ngezikhathi zakhe ezokuthi uyangena kuma monthly period kumele asebezise izivimbo kumbe sithi iziiciko kumbe izidikiselo lezo zidikiselo zincedisa ukuthi angangcolisi ezinye impahla zakhe ngokubani lezoziciko ziyaphathisa kakhulu ekuvimbeni ukujuluka kwegazi

Imkhuhlane eye epidemiology, yimkhuhlane ethi ingavuka endaweni iyahlasela abantu abanengi ngesikhathi esincane. Yingakho ke esibhedlela, abantu laba nxa bethe bafikiswa esibhedlela babanjwa ngomongikazi abanengi ukuthi babaphathise, ekubayelapheni kulobubuhlungu obuyabe bubakhathaza.

Lo, le yimikhuhlane ememetheka ngokuphangisa, endaweni, endaweni ee- ethize. Egijima ithathe indawo eningi ngesikhathi esifitshane.

Imikhuhlane yepandemic, ememetheka ngesikhathi esifitshane. Iyayenqabeleka ngokuthi abantu bathole ukuvikelwa kiyo leyomikhuhlane, ngokuhlatshwa amajekiseni, lokuthola amamye amaphilisi okwenqabela ukuthi bayizuze leyomikhuhlane, ingakabaphathi, ingakabangeni.

Abantu bayatholiswa impilakahle ezibhedlela ngoku setshenziswa kwemitshina okwenzakala kizo lezo zibhedlela lokuncedisana kwamazwe, ngokunikana usizo lolwazi kwezempilakahle lokuthi yiphi imitshina engasetshenziswa ekuqedeni imikhuhlane ehlupha uzulu.

Umhlaba wonke jikelele, abantu bayakhuthazwa lamazwe ekhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele athole impilakahle. Ngokwelatshwa lokuthola usizo ezibhedlela, lakwezinye indawo lapho okutholakala khona usizo lwezempila kahle. Abantu bayakhuthazwa ukuthi kumele nxa kulokunye okubakhathazayo bavatshele Kulezo ndawo ezinjenge ezibhedlela lamakiliniki.

Kuyayenzwa ngazozonke indlela ukuthi abantu baluthole usizo kwezempilakahle ekwelatshweni imkhuhlane etshiyeneyo njalo wonke umuntu afinyelele ekuzuzeni usizo kwezempilakahle lokhu kuyancedisa kakhulu ekuthini abantu bathole ukuphila okuhle.

Ezikolo ezinengi kubalulekile ukuthi izikolo zibelamanzi azo ngokubana amanzi ayimpilo, lapha abafundi befunda bethola amanzi kuyancedisa ukuthi bebelempilakahle njalo lawamanzi kufanele abe ngahlanzekileyo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni egoqela icholera letyphoid.

umhlaba wonke usugathola ulwazi olujulileyo labantu bonke emhlabeni sebengasizakala ngolwazi olulethwa ngumhlaba wonke kwezempilakahle kungasetshenziswa ama computer ukuthi omongikazi bancedisana labanye abakwamanye amazwe benikana amacebo okuqeda umkhuhlane othize njalo labantu befika esibhedlela bezothola lolosizo ngemfanelo

Umhlaba wonke jikelele uyakhankasa ukuthi abantu bonke abalusizi baluthole usizo ezibhedlela ngokwelatshwa lolunye usizo abangaluswela, kukhuthazwa yiwo wonke amazwe omhlaba ukuthi izizalwane zamazwe zenelise ukuthola impilakahle.

I global health center kulapho ukuhlangana amazwe wonke jikelele ekhangele ngezempilakahle kazulu wamazwe wonke jikelele kuboniswana kunikwana amacebo ngokulwiswana lemikhuhlane ethize evame ukuhlukuluza izizalwane zamazwe atshiyeneyo.

Umhlabawonke jikelele abancane bakhuthazwa ukuthi batholiswe usizo olugcwelweyo omama babahambise ezibhedlela bayethola ukuvikelwa emikhuhlaneni engabahlasela abangakayitholi through immunisation lamavacines ngakhoke bayakhuthazwa umhlaba wonke jikelele ukuthi baluthole lolosizo ngasosonke isikhathi.

Umhlaba wonke jikelele uyawuvame ukuthi nxa kungaba le outbreak umkhuhlane oqhamukayo endaweni ethize kubekhona umkhankaso ozabe uzabhoda unikeza abantu imithi yokuvikela lomkhuhlane ungakabahlaseli okubizwa kuthwa ngama vaccinations.

Umhlaba wonke jikelele ulokuvumelana lenkhangelelo ezithize. Lezo abazihlose njengomhlaba. Okugoqela abakhangele ngezezempilakahle. Kungakho ke balayo ilogo yabo, ebonisayo ukuthi leyi ngeyomhlaba wonke jikelele. Langoba ungakabali umbhalo, ivele ibonakale kuleyodocument, elilombhalo wabo ukuthi sekullugatsha olwezempilakahle.

Lapha kukhukunywa ngempilakahle yomhlaba wonke. Lapho umhlaba wonke uzuza usizo ngezempilakahle. Kungakhathalekile ukuthi umuntu utholakala kuliphi ilizwe, kodwa kukhulunywa ngawo wonke umhlaba nje.

Umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane ovame kakhulu ukuhlaselwa abantu, lapho ingqondo ziyabe sezikhulelwa ukuthi zenze ama activities emihla le mihla. Ngakho ke kuyabe kubalulekile ukuba laba abahlukuluzwa yilowo mkhuhlane bavakatshele ezibhedlela ukuze bathole usizo oligcweleyo.

Ingqondo ngumkhuhlane osuvame ukuhlukuluza inengi labantu ngakho ke sezikhona izibhedlela ezincedisayo umhlaba wonke jikelele imkhuhlane yengqondo. So ngakho ke ingqondo kuqakathekile ukuthi ihlale ikhululekile kumikhuhlane enjengokuhlanya lokho kuyancedisa ukuthi umuntu abelempilakahle.

Kuvamile ukuthi lapho izigulane ezibulawa ngumkhuhlane wengqondo zitholakale zigciniwe endaweni inye lapho ezizathola ukuphathiseka zihlezi zihlolwa ukuthi kuyayehla yini ngokubana labo bantu esikhathini esinengi nxa Bethe bahlangana lozulu kuba nzima ukuthi baphilisane laye ngendlela efaneleyo. Ngakhoke ama centers abaphathisa ukuthi bagcine njalo balondolozeke

Ukhathazekileyo emqondweni uyafuna ukuphathiswa asekelwe ànikwe imibono eboniswa. Ukuze akhululeke emoyeni wakhe. Lokhu kungamphathisa kakhulu ekuthini azizwe laye efanana labo bonke àbantu. Ngokuba ukukhathazeka kusukela ezintweni eziyabe ziswelakala empilweni zakhe mhlawumbe lezinye izinto ezenzakeleyo phezu kweyakhe impilo.

Umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane ohlasela kakhulu abantu ikakhulu abantu abale depression, abantu abaloku khathazeka kakhulu emcabangweni yabo, bayabebehlutshwa yimkhuhlane ye ngqondo. Ingqondo ziyaphambana. Kuqakathekile ukuthi ingqondo zomuntu zikhululeke ikakhulu lokhu abantu bengakwenza ngokuthi bahlale nje bethabile kungekho izinto ezibahluphayo emoyeni yabo

Isbhedlela sengqondo lapho abantu ababulawa zingqondo abathola khona ukuphathiswa beselatshwa ukuze balulame, yikho lapho abantu abazuza khon' usizo.

Umkhuhlane wengqondo wokuhlanya. Yikho okuboniswa laphana esithombeni. Umuntu olomkhuhlane wengqondo.

Ezibhedlela lase ma klinika akhona bhakane awokunika abasesibhedlela ukuthi nxabe funa ukuya endaweni ethize behambe lokhu kuyancedisa ukuthi bengalahleki njani bengafiki endaweni ezingayisizo njalo kungaba citheli isikhathi belokhe bebuza ykuthi lapho abayabe befuna ukuya khona bahambe njani.

Ezibhedlela lakuma laboratory siyananzelela ukuthi kubalama bhakane .Phakathina kwesibhedlela kuyabe kulama departments ayehlukeneyo ngakho ke lawo amahlangothi lawa siwabona ngamabhakane ukuze sibekwazi ukuthi kungaphi lapho okumele siyekhona. Ngokunjalo lezo ndawo zincedisa ekuhloleni imikhuhlane etshiyeneyo kusetshenziswa imitshina njalo yilapho imithi eminye ehlanganiswa khona.

ezindaweni zokwelaphela abantu ezinjengamakilinika lezibhedlela abantu bayathola ukusizwa kulezondawo emini lebusuku ukwenzela ukuthi lokhu pokuvelala abantu ngasiphi isikhathi bathole usizo ngokunjalo kuba lamalayithi okuthi balayithe ebusuku basebenze basize isizwe esiphathekileyo enyameni lemoyeni

Kuma"health centers" ezibhedlela lasemakilinika siyananzelela ukuthi kuyabe kulamabhakani asitshengisayo ukuthi sihambe njani ma sifuna ukuyafika kolunye umhlubulo waleyondawo .Kuncedisa labo abafikileyo kuleyo ndawo ukuthi bengatshoneli ukubuza kodwa batshengiswe ngamabhakani lapho okumele baqonde khona.

Ezempilakahle lazo bayahamba bayezifundela kuma polytechnic lapho abathola khona izifundo ngokutshiyana kwazo. Siyabona ibhakane elisitshengisa i polytechnic eyiyo efunda abezempilakahle ngokutshiyana kwemisebenzi, liyachaza ukuthi yiziphi izifundo ezinikezwa kulezondawo ngokutshiyana kwazo.

Ezibhedlela ezitshiyeneyo kuvame ukutholakala imibheda. Imibheda leyo ngamasingle elala isigulane sinye. Leyi mibheda emaceleni kwayo kuyabe kufakwe izinsimbi zokuthi isigulane singaweli phansi njalo phezulu kuyabe kulezivikela minyane ezingamanet izigulane ziyakhona ukuthi zilale phakathi zikhululekile ziselatshwa esibhedlela.

Ezibhedlela lakwezinye indawo lapho abantu abathola usizo lokwelatshwa ibakhona imibheda yohlobo olutshiyeneyo ekwanisa ukuthi iyelulwe ngendlela ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi isigulane sizizwe sikhululekile nxa silele phezu kwawo okungagoqela ukuthi umqamelo uhanjiswe uyiswe phezulu ngokulinganisa lokhu okufunwa yisigulane ukuze sizizwe sihlalisekile kulowombheda kumbe silele kuhle.

Izindawo lapho abantu abangathola khona usizo nxa begula zigoqela ama laboratory, ama clinics lama hospitals lapho abantu abangenelisa ukuthi bavakatshele khona ma belezinye inhlupho ezibahluphayo emizimbeni yabo kanye noma befuna ukuyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuyathathwa umuntu ibhiphi kusetshenziswa imitshina ehlolayo ukubana inhliziyo itshaya okunganani njalo legazi lipompa okunganani. Nxa itshaya ngezinga elingafanelanga benelise ukumphathisa lokumupha amacebo okuthi angasizakala kanjani.

Ibhakane liyakwanisa ukusetshenziswa ukutshengisa ukuthi nxa ufuna ukuya endaweni uhamba njani. Lijayele ukubana libhalwe ukuthi khona ngelangaphi kubhalwe ibizo lendawo learrow etshengisa idirection ukuthi nxa usuka lapho uqonda ngaphi lomango oyabe usele kuyatshengiswa konke kuyatholakala kubhakhane.

Tholiswa izifundo labo abafuna ukuthi basebenze kwezempilakahle ngokubana lo umsebenzi ubaluleke kakhulu bayabe bephethe impilo zabantu ngokubana ulwazi lwabo lubalulekile ezimpilweni ngokunjalo kumele bazi ukuthi imithi I sebenza njani imikhuhlane yiphi layiphi engaba khona eyaziwayo lokuthi nxa kungavela eminye engaziwayo

Abezempilakahle labo bayawufundela umsebenzi wabo wobudokotela umsebenzi lowu owobudokotela udinga ukuthi abantu babelolwazi olujulileyo ngemikhuhlane lendlela eqedwa ngayo lezbonakaliso zayo konke lokhu bakuthola ezifundweni abazenzayo.

Ezifundweni zempilakahle bayafundiswa labo abafuna ukuthatha imisebenzi endimeni yezempilakahle bekhangelelwe ukuthi basuke lapho bezophathisa ngolwazi lwabo abalufumane kulezo zifundo abazenzile, ngemva kokuthi sebeqeqetshile bayahamba ezibhedlela beyethatha izindawo zemisebenzi leyo abayifundeleyo.

Ababamba izigulane kumbe abakhangela ngezigulane bayenelisa ukukwenza lokhu ngemva kokuthi bebe belutholile usizo lolwazi ezifundweni abazenzayo ukuze baqeqetshele lowo msebenzi. Ngokubana umsebenzi wankhona udinga ubuciko obufundelwayo ukuze wenelise ukuhambisa ulwazi lwankhona ebantwini abaludingayo.

abezempilakahle bajwayele ukuthi ulwazi lolu abulusebenzisayo bayalufumana ezifundweni ngakho ke zikhona izifundo okumele umuntu azenze ukuze abelobuciko lokwenelisa ukwazi ukuthi yikuphi okulungele izigulane zomhlobo olutshiyeneyo lokhu kuphathisa ekuthini umuntu abe ngu mongikazi oqeqetshileyo

Kwezempilakahle zikhona izifundo ezenziwayo labo abafundela ngezempilakahle. Baya attenda ama lessons ukubana bafundiswe ngendlela okumele izigulane ziphathe ngayo njalo lokuthi zelatshwa njani kumikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kuyayenzakala ukuze banikezwe ubuciko obuphezulu lezithupha zokuqeqetsha lowo msebenzi.

Imfundo ibalulekile ekwenzeni izinto ezempilakahle abazempilakahle bayaqeqesha ezifundweni zabo ukuze benelise ukunikeza usizo kuzigulani ngokunjalo zinengi izifundo ezikhona bayafunda besebenzisa imitshina abayithola KumaLaboratory lalapha abahlolela khona imikhuhlane etshiyeneyo ukunzwela ukuthi benelise ukusebenza bengcedisa

Ezifundweni zobongikazi zinengi izinto abazenzayo. Ikhona imitshina abayifundiswayo ukuthi bakwazi ukuyisebenzisa bathole ulwazi lokuthi impumela bayenelise ukuzibona ngemva kokusebenzisa leyomitshina ukwenzela ukuthi basize labo abazabe besiza ezibhedlela belemkhuhlane eminengi etshiyeneyo ebahlukuluzayo.

Imfundo ngezempilakahle kungaba yikuthola imfundo wezempilakahle ukufundela ubudokotela ubu"Nurse" kumbe ukuba ngumongikazi.

Omama bayancediswa kakhulu ekuvikeleni imvukuzane yesibeletho njalo bayafundiswa ukuthi kuyini okubangela leyo mvukuzane. Kuyaba lesikhathi lapho abahamba bayefundiswa betshelwa ngengozi yaleyo mvukuzane lokuthi bengayenqabela kanjani.

Ngesikhathi secorona vayilasi abantu abanengi bayebefundiswa kuma awenesi khampeni lapho ekade betshengiswa izigqoko zokuzivikela okunjengokuvimba umlomo lamakhala nxa besendaweni elabantu lokuthi kumele begeze izandla kuthi omongilazi bebegqoka amagawuni okuvikela imikhuhlane nxa bebamba izigulani kumbe behlola izigulani

Nxa kule"out break" umkhankaso womkhuhlane othize ovelileyo endaweni, abantu baya bethande ukuthi batholiswe izifundo ezibaphathisayo kakhuku ekulweni lalowo mkhuhlane, ngakho ke abantu bayabuthelelwa endaweni ethize benikezwa ulwazi ngabezempilakahle.

Lokhu esikubonayo e Republic of Rwanda eyegatsha lwabezempilakahle itshengisa ilizwe labo ukuthi litshengisa kanjani isitshengiselo segatsha lwezempilakahle

Kumele kwazakale ukuthi kwezempilakahle kwiyini okumele kwenzakale ngoba nxa ungawazi umthetho ogoqela ezempilakahle kuba lengozi ezinengi ezenzakalayo ikakhulu ebantwini kumbe sithi abayenza ngokokudla kuyabe kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi abantu balungele ukuthola ukudla okuyakha umzimba okungasongozi, nxa ungakwazi ungazithola subotshiwe suthengisele abantu ukudla okungalungelanga.

Abantu bayaphuma izilonda emzimbeni ezingamaqhubu amakhulu ayabe elamanzi. Lowomkhuhlan waziwa njengomkhuhlane wenkawu. Abanye bathi ligwenyakwenya ngoba nxa umuntu sethe waphuma ubalezilonda ezingamanzi phakathi okuthi ungakhama kuyaphuma amanzi asabomvu.

Ee, nxa kukhulunywa ngepolicy. health policy, awareness. Kukhulunywa ngolkuthi ulwazi ngokwemthetho, yezempilakahle. Ngumthetho okhangela, kumbe olandelwa kwezempilakahle. Kungaba ngumthetho obhalwe kuconstitution yelizwe. Kumbe obhalwe kumacirculars.

Ezibhedlela bayavakatshela khona abagulayo lapho abancane labakhulu betholiswa usizo bencediswa ngabodokotela abayibo abasebenzisa imitshina yabo ukulalela ukuthi igazi ligijima kanjani emzimbeni yabo .Lokuthi imzimba yabo itshisa okungakanani lokuthi babanikeze usizo oludingakalayo emzimbeni yabo .

Zikhona indawo ezincedisa ngemfundo zincedisa labo abafisa ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Indawo lezo ziyabe zilotshiwe amabizo azo phandle losizo olunikezwa abantu.

Ezibhedlela abantu abanengi bafika bemelelane ukuze ongena phakathi afike ayenelise ukuzikhulumela lokhu okumkhathazayo mathupha kudokotela kumbe kumongikazi azabe esebenzisa laye ngoba kubalulekile ukuthi sibhedlela sibe lemfihlo ukwenzela ukuthi izigulane zikwanise ukuzikhulumela zikhululekile lokhu okuzikhathazayo.

Bakhona omongikazi abancedisa izigulani nxa zisemawadini zithola usizo esibhedlela. Labo abayabe betholiswa usizo ezibhedlela bayanikezwa izigqoko ezifanayo ezokugqoka bekuleyo ndawo ukuze kubonakale ukuthi yizigulani ezigula ziphakathi kwesibhedlela zigciniwe ziselatshwa.

Ezindleleni lapho okuyiwa khona ezibhendlela kubalulekile ukuthi yizindlela ezikhanyayo ngakhoke lezo ndlela zifakwe kuhle ithala njalo lama light okuthi ancedise ekukhanyiseni ekhanyisela labo abathekelela ezibhendlela ukuze kungaqhamuki ezinye ingozi

Izibhedlela lamaphamacy konke lokhu kuyaboniswa ngokusetshenziswa amabhakani amabhakani yiwo anikeza umuntu indlela yokuthi abafuna ukufika endaweni babone ibizo laleyo ndawo lokuthi yikuphi usizo olutholaka layo njalo lalaba abangabafonela ngalezo skhathi lokuthi ngoba abangabafonela ngaleso sikhathi

Izibhedlela ngezindawo lapho abagulayo abenelisa ukuthi khona bavakatshele khona nxa bephathekile emzimbeni yabo bafike bathole uncedo olubafaneleyo bathole ukusila lokuphila kahle bekhululekile kumikhuhlane.

kwezempilakahle ezibhedlela lasemakilinika abagulayo bafika balinde belinde ukuthi bencediseke behlezi emizileni kuyabe kulezihlalo lezi abahlala phezu kwazo ngesikhathi belindele ukuphathiswa bayabe bengena ngamunye ngamunye ukuze bakhulume bekhululekile

Izibhedlela kuyatholakala izihlalo ukuthi labo abasemzileni bathole izihlalo loba usizo ngoba odokotela labanonesi bayathanda ukukhuluma bemile lesigulane ukuze bakwazi ukusisiza kuthi sifunani.

Endaweni lapho okwelatshwa khona bayatholakala abantu abentanga ezitshiyeneyo ngokubana wonke umuntu uyaludinga usizo umntwana, ugogo kumbe ,ukhulu. Nxa bethe bathi gwaqa esibhedlela bafika bahlale emzileni bemelele ukuthi bangene bentshintshana omunye engena omunye ephuma ukwenzela ukuthi kungabi lokuphazamiseka komsebenzi lokuthi belapheke ngendlela enhle.

Izindawo lapho olwelatshwela khona abantu ezigoqela amakilinika lezibhedlela lamapharmacy lezindawo siyazibona ngezimota ezifanekiswe isiphambano esimhlophe esingumfanekiso otshengisa lapha okutholakala usizo lwezempilakahle nxa ungalubona lolo phawu uvele ukwazi ukuthi abagulayo bathola uncedo kuleyondawo.

Kubalulekile for izindawo lezi oku tholakala usizo okugoqela izibhedlela lezinye ezempilakahle ukubana kube lamabhakane atshengisayo amabhakani lawa ayabe etholakala elebizo laleyo ndawo lezinto ezinengi abazenzayo kuleyo ndawo bayelapha imikhuhlane bayancedisa izigulane ulwazi olufana lalonalolu ukuthi kuvulwa nini kuvaliwe ngasiphi isikhathi lokuthi umango oseleyo

Esibhedlela ziyatshiyana ezinye ziyayakhelwa phakathi komduli omkhulu ukwenzela ukuthi kungabi lezinye izinto ezingenayo ziphazamisa lazo zakhiwe zifakwe amafasiteli phezulu ukwenzela ukuthi izigulani zinga phazamiseki emumeni womkhatho lakwezinye izinto eziphuma ngaphandle

Izibhedlela lezindawo lapho okutholakala usizo lwempilakahle olunjengokwelatshwa. Izibhedlela amafamisi lezinye nje indawo ezitshiyeneyo lapha abantu abangathola khona ukwelatshwa.

Umongikazi usesibhedlela uyakhangela uluhlu lwemithi olusemtshineni wakhe, ohlobo lwekhompuyutha ephakathina kwendawo lapho okugcwele khona imithi etshiyatshiyeneyo, ngokunjalo leyomithi iyakwanisa ukuthi itholakale lasemtshineni wekhompuyutha ukuthi yiphi ekhona kuleyondawo ngokunjalo kuphathise ukuthi isitokhu sithatheke kalula.

Isibhedlela esiseduzane lesi siphathisa abazofundela umsebenzi wobudokotela kuyabe kubhaliwe ukuthi kuyini abakwenzayo kuyini okuphathwa ngamakhosi wonalawo wonke jikelele, kuyabe kubhaliwe kubhodi.

Ezibhedlela zinengi izinto ezitholakalayo ikakhulu ezibhedlela ezitshiyeneyo, kumele kutholakale izinto ezingakwanisa ukuphathisa lezokubamba kahle izigulane ezigoqela ama gilovisi ,ama injection lemithi etshiyeneyo, lokunye okukuvikela imikhuhlane kumele babelakho, izivalamlomo, lokunye okunjengama gilovisi

Ezibhedlela kulabomongikazi, lazo izibhedlela ziyatshiyana lamakilinika amancane lapho abantu abaqala khona ukuya khona. Akutholakali abalolwazi olujulileyo njengamadokotela, kutholakala amanesi. Nxa kulokhe kusiya phezulu kubekhona izibhedlela ezinkulu lapho okutholakala amadokotela ekhona, ngokukhula kwazo izibhedlela kube lamanye okuthiwa ngama specialists, ayiwo akhangelana lemkhuhlane ethize.

Izibhedlela ezinengi zijayelukuthi kube lamabhakane atshengisayo amabizo azo, njengokuthi hutare hospital kuyabe kubhaliwe ama sevisizi lesikhathi ukuthi basebenza kusuka kuliphi ihola kusiya kuliphi konke lokhu kuyabe kutholakala emabhakaneni.

E! abantu nxa bephathekile ikakhulu belimele bayathola ukufakwa amanzi emzimbeni kusetshenziswa inalithi, kusetshenziswe lamanzi ahloliweyo ayiwo anikeza amandla lokubisela igazi elinengi elilahlekileyo emzimbeni walowo olimeleyo, kumbe lo ogulayo oselamanzi amalutshwana emzimbeni ukuze athole amandla.

Ezibhedlela ezinengi zikhona izindlu zokwelaphela izigulane lendawo lapho izimota ezifika zimiswe khona yilabo abayabe bethekelele ezibhedlela lezondawo ziyabe zilondolozekile kakhulu njalo zakhekile zibukeka.

Ezibhedlela lasemafamasi lasemakilinika, indawo lezi ezigcina imithi zibangamashelufu ayabe egcina imithi ngokuhambelana kwayo kuncedisa kakhulu ukuthi kubelokuhleleka lokukhangeleka.

ema phamarcy kuyatholakala imithi eminengi akakhulu nxa ufika khona usuyiswelile imithi esibhedlela kumbe ekilinka usubhalelwe ngu dokotela ukuthi uyebhaklelwa leyi imithi kumele uqonde ku phamarcy ufike udinge lowo muthi kumbe amaphilisi iqiniso uzabe uzawathola ngentengo ebambekayo okutshio ukuthi ayancedisa kakhulu encedisa lezibhedlela lezempilakahle ukuthi badingele isizwe imithi

Njengesizwe samaNdebele, kuqakathekile ukuthi umuntu nxa avuka ekuseni. Avuke abambe imisebenzi yakhe, ngokutshiyana kwayo. Sekusiya ngokuthi yena uhlalakuphi, kodwa ma esemakhaya, kuyabe kuqakathekile ukuthi avuke ekuseni. Abambe imisebenzi yakhe emthuthukisayo. Emthuthukisa lemuli yakhe. Okugoqela ukuya emasimini, nxa kuyisikhathi samasimu.

Ikhona emiyekhuhlane ehlupha abantu ikakhulu imikhuhlane enjenga mehlo lowo mkhuhlane wamehlo uyakwanisa ukuhlasela abancane lapho abancane babe bethwelenzima ekuboneni okudinga ukuthi bahlolwe ngodokotela bamehlo abasebenza ngokwamehlo.

Akhona ama chart afundisa abantu ngemikhuhlane engahlukuluza abantu. Lawo ma chart ayatshengisa ukuthi imkhuhlane enjenge cancer ingelatshwa njani njalo umkhuhlane lo ubangelwa yikuyini. Ama chart lawa aletha ulwazi kakhulu ebantwaneni ukuthi babekwazi ukuthi lowo mkhuhlane nxa usuthe wahlasela umuntu uhlukuluza ziphi izitho zomzimba njalo yiwaphi ama effects awo.

Abantu bayafundiswa ngendlela ezitshiyeneyo kungasebenziswa amatshathi anamathiselwa endaweni ezitshiyeneyo kukhangelwe impilakahle yomuntu izinto ezingabulala impilo yomuntu. Itshathi liyakwanisa ukusetshenziswa litshengisa okulungele umzimba womuntu kwelinye ihlangothi litshengise izinto ezingalungelanga umzimba womuntu ezigoqela ukubhema lokuletshukela.

kunengi okungasetshenziswa ekuhloleni izinto eziphakathi kunga kukhona okunye abangakuphefumulela bengakuphefumulela kuzatshengisa ukuthi umoya lo ophefumulwayo unjani kube sekuhlolwa lowo moya ozabe uzatshengisa odokotela ukuthi kungabe kuyikuyini okuhlukuluzayo ogulayo

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela abekhona amakhompiyutha lapho amakhompiyutha lawo yiwo azabe esetshenziswa ukutshengisa izinto amadokotela angasoze azazi ukuthi zimi njani kodwa ke basebenzisa sona ukubona okungaphakathi njengokubona izisu, amathumbu izinhliziyo amaphaphu konke lokhu kufuna imitshina yokuhlola.

Ezibhedlela ezinkulu ikhona imitshina esetshenziswayo kumalabhorethari, le ekwanisa ukuthi umuntu angahlatshwa amajekiseni, afakwe kumadrip, imfake igazi kumbe imfake amanzi emzimbeni noma imithi lokuthi ithathe igazi emzimbeni wakhe ihlole lokuhamba kwegazi emzimbeni wakhe. Lokhu kungancedisa lenhliziyo yakhe ukuthi ipompe igazi kusetshenziswa leyo mtshina, okunjalo lokhu kuyaphathisa kakhulu.

Ezibhedlela omama bayaluthola usizo ikakhulu labo abazithweleyo benelisa ukuthi bahlolwe ukuthi isimo somntwana esiswini sinjani. Nxa kungabe kukhona okudingakalayo ukuthi kwenziwe engakabelethi bayamncedisa besebenzisa imitshina enjengama"scans' leminye imitshina ekhona esibhedlela eyokuhlola isisu.

Ikhona eminye imkhuhlane enjengokuluma komzimba lapho umuntu azizwa phakathi kwakhe elunywa kusithi anwaye kubonakala lemvundela phakathi yokuthi uzwa ubuhlungu lokhu kungancediseka ngokuthi ayethekelele abezempilakahle ayethola usizo.

Kubalemifanekiso eminengi ezibhedlela etshengisa ukuthi unganakakela kanjani umlomo, amakhala, isisu lokuthi kumele ulale njani lokuthi nxa kuyikuthi usukhulile uyagula awusakwanisi ukuzihambela ungasebenzisa okunjani okungakuncedisa ukuthi uhambe ukusebenzisa.

Kubalulekile ukuthi abomongikazi banelise ukuthi basebenzise imitshina lolwazi lwabo ekwelapheni okungaphakathi besebenzisa ulwazi abalutholileyo ezifundweni kumbe basebenzise imitshina kuthi benelise ukubona okunga ngaphakathi esiswini loba ethanjeni konke lokhu kubalulekile ukuthi basebenzise ulwazi lemitshina ukuze baphathise.

Imkhuhlane leyi ebaphakathi komzimba yomuntu ngeminye yemikhuhlane edinga ukuthi lowu onikeza imithi abekwazi ukuthi nxa usezingeni eliphansi kumele athole kuphi, nxa usezingeni alingaphakathi aphiwe wuphi, nxa usezingeni eliphakemeyo athole kuphi ngokunjalo kumele imikhuhlane yonke leyo ilatshwe ngokufanayo.

Umuntu olimalele phakathi uyakwanisa ancediseke athotshwe kumatherapy kusetshenziswa okuqandayo kumbe kusetshenziswa okutshisayo ukuze kuthobe amakhubalo lemvundela phakathi ezidalwe yikulimala.

Isigulane ma sesithe safika esibhedlela, siyahlolwa iBP yaso kungakatholakali ukuthi sona sivele sihlutshwa yini Njalo siyahlolwa leweight, isisindo somzimba wakhe. Lokhu kuyaphathisa kakhulu, ukuthi abezempilakahle babekwazi ukuthi yiluphi usizo olumlungeleyo ngalolosuku.

ema lab kukhona okusetshenziswayo ukuthela imithi enjengama chemicals nxa kusenziwa ama test kumbe nxa ku dayiluthwa eminye imithi eyabe ifuna ukuthi ihlanganiswe ngokunjalo akhona ama beaker lama test tubes asetshenzisayo

KumaLaboratory kulapho imikhuhlane eminengi ehlolwa khona ngokubana yikho lapho okutholakala khona imitshina eyiyo eyenelisa ukusebenziswa ngamadokotela ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo leyo mtshina yiyo ekhuluma lamadokotela ibabonisa okusemzimbeni womuntu ogulayo

Kuma laboratory lakuma diagnostic centers indawo lezo zindawo ezilondolozelwe ukuthi imikhuhlane engakabonakali emizibheni yabantu kulapho odokotela abahlola khona imikhuhlane abacabangela ukuthi kungabe kuyiyo ehlukumeza umuntu bayabe behlola ngemitshina kwesinye isikhathi bayabe hlola imithambiso yakhe lokunye okuphuma kuye.

Elaboratory yikho lapho okuhlolwa khona imikhuhlane eminengi. Imikhuhlane leyo ihlolwa kusetshenziswa imitshina. Kungasetshenziswa umtshina wokuthi kukhangelwe phakathi komzimba womuntu kusikanwa kumbe kusetshenziswe ingcekeza ephuma emzimbeni womuntu; ingcekeza engaphuma iyisiginqo, iphume ingumthambiso kumbe iphume iyingcekeza eyangemuva.

Elaborithari kuyakhangelwa kusetshenziswa imitshina odokotela kazikhangeleli ngolwazi lakhe phela kodwa yena ulolwazi loku inthapretha, inthapretha i displayi azabe eyinikwa yimitshina i result ezabe ikhitshwa ngumtshina lemifanekiso ezabe ikhitshwa ngumtshina yiyo emtshelayo inyathelo elilandelayo ngesigulane akhangelane laso.

Kulemitshina eminengi etholakala kuma laboraties lapho okuhlolwa khona imithi, okuhlolwa khona izigulane kuhlolwa imikhuhlane kusetshenziswa imitshina leyo. Eminye igoqela ukukhangela ukuthi i B.P ihamba njani igazi linjani emuntwini izikhwehlela konke okutshiya tshiyana umthambiso lokunye okutshiyeneyo ngobunengi bakho.

Nxa ingangena elabhorethari yesibhedlela uzananzelela ukuthi minengi imitshina ezuzakala lapho. Le imitshina isetshenziswa yibo omongikazi lamaDokotela ekuhloleni imikhuhlane yezigulane ngokubana kubanzima ukuthi umuntu umkhangele ngamehlo ubekwazi lokho okuyikho kanye okumhluphayo. Ngakho ke imitshina iyaphathisa ukukhangela izinhlungu ngokutshiyana kwazo.

ema Lab zinengi izinto ezisetshenziswayo ukuze kuhlolwe imikhuhlane kungaba lamagabha okuthi umuntu achithele umthambiso wakhe ikakhulu nxa kukhangelwa imkhuhlane enjenge ethelelwana emacansini kuyasetshenziswa umthambiso womuntu ukuze kuhlolwe ukuthi angabe elawo lowo mkhuhlane loba engelawo okunye okungasetshenziswa yikukhangela

KumaLaboratory siyathola imitshina yokuhlola imikhuhlane. Kulamanzi, lokunye nje okunengi okungancedisa izigulane. Ikakhulu okunjengokuthi bascane imikhuhlane engaphakathi. Lokunye ukuthi kumaoperations, abaoperethwayo labo, imithi yakhona ikhona, khonapho, eyokusebenza leyomisebenzi.

i laboratory kuyazuzakala ukuthi abantu baphathiswe ngenxa yokuthi kulemitshina eminengi eluhlobo lwama computer leyo mitshina yio ephethe ulwazi olunengi ngokwemikhuhlane i information yonke engabe idingwa ngu dokotela uyakhwanisa ukuthi ayithole phakathi ngoba i database yayo iyabe ivumela ukuthi babone lokuthi yiphi imithi lemikhuhlane

Kuma laboratory kulapho imikhuhlane eminengi ehlola khona kwesinye isikhathi umuntu uyagula ahambe eklinika bafike baswele ukuthi ubulawa kuyini ngakho ke bayakwabisa ukuthu nxa sebeke bahamba kuleyo ndawo bayakwanisa ukuthi bamhlole besebenzisa amasikanzi lominye imitshina abayabe belayo ukunqoba leyo mikhuhlane.

Lumhlobo lwe micro scope olwenelisa ukuth ama cells omzimba akwanise ukubonakala ngoba ama cells ayizinto ezincanencane kakhulu okokuthi ngamehlo ethu ngeze sikwanise ukuzibona ngakhoke amadokotela kubalulekile ukuthi benelise ukuba lemitshina enjengama-microscope ezayenelisa ukuthi basikane ngayo babone okuluhlupho emzimbeni womuntu ophathekileyo enyameni lasegazini ogulayo.

Lesi zindawo lapho okuhlolwa khona imithi nxa isenziwa iyenzwa ema Labolatories njalo lemikhuhlane lemikhuhlane etshiyeneyo ikhangelwa emalaboratories lapho abayabe behlola ukuthi okungabe kuphazamise impilakahle yomuntu kuyini besebenzisa imitshina eyabe itshiyene egoqela ama x rays lama scan

Elaboratory kutholakala izinto ezinengi, impompi zamanzi ziyathokala ezokuthi nxa kuyikuthi kulemithi okumele uyinikizwe uyenelisa ukuthi uthole amanzi okunathisa amaphilisi, okugeziswa lemitshini yokuhlola imkhuhlane etshiyeneyo enjengama skani lamakhompuyutha.

Zikhona izibhedlela eziyakhelwe ukuthi zinakekele omama abazithweleyo besiyabeletha kuthi ke lensane ezincane ezisanda kubelethwa yilapho abayakhona besiyathola usizo mayelana ngezabantwana labomama abazithweleyo sebebelethiswa.

Bakhona labo abancedisa kakhulu omama abazithweleyo amadokotela akhangelane labomama ababe bekhangelele ukubeletha. Balolwazi olujulileyo ekugcineni omama labo lokuthi bangancediswa njani kugoqelwa labantwana asebezelwe ukuthi kuyini okumele bakuthole Nxa kuyikuthi bazelwe inyanga zingakakwani bayakwazi ukuthi babancedisa njani

Phakathi esibhedlela bayahlolwa abantu behlolwa iBP kusetshenziswa imitshina etshiyeneyo. Eminye imitshina yileyi abayifaka engalweni yomuntu balalele ngendlebe besizwa ukuthi inhliziyo yakhe ipompa njani. Lokhu kuyaphathisa ukuthi benelise ukubakwazi ukuthi umuntu engabeiBP yakhe ikhwelile loba isesimeni esifaneleyo.

Ama medical appliances yizinsinjana lokunye okusutshenziswa ekwelapheni izigulane okungasetshenziswa ngama dentist bekhupha amazinyo, okokubambisa amazinyo, lokokuwanyikinya, konke lokhu kusebenza nxa kuyikuthi sebefuna ukwelapha isgulane. Kuncedisa ekuthini bengasebenzisi izandla zabo ngoba kungabathelela lemikhuhlane.

I wheelchair yistulo esihamba esincedisa abalenhlupho zokuhamba, kungaba sebegule kakhulu kumbe belobugoga. Iyasetshenziswa ekutheni incedise umuntu ukuthi ayenelise ukuhamba ezincedisa ezifuqa kumbe efuqwa ngomunye, sengabe efuna ukuya esambuzini iyamncedisa ukuthi ahambe ngayo.

Ezibhedlela zinengi izinto ezisetshenziswayo ezibizwa kuthwa ngama appliances. Izinto lezi zisetshenziswa ngodokotela labo nurse ukwelapha izigulane. Zingagoqela lezi ezisetshenziswa nxa kukhitshwa amazinyo ezisetshenziswa ngama dentist. Lama nurse lawo alakho akusebenzisayo okokusika lokuthunga izigulane. Lokhu kuyaphathisa ukuthi bengabambi imikhuhlane ngezandla zabo.

Abodokotela ababambi izigulani ngezandla , nxa kulokunye abafuna ukukubamba kumbe ukukukhupha njengokuthi ukubhoboza kumbe ithumba basebenzisa okuzinsinjana okuncane ukuthi balibhoboze lelo thumba lokulikhama begqoke lamagilovisi ukuze bengazitheleli imikhuhlane bezama ukusiza izigulani.

Kukhona imitshona esetshenziswa ezibhedlela. Eminye ilakho ukunika izixwayiso njengokuthi ukubhema akuvunyelwa nxa uyisebenzisa. Lokho kuncedisa ekuthini izingozi zivikeleke ezingabangelwa yikuqhamuka komlilo oyabe usuka kulabo ababhemayo.

Ezibhedlela kukhona okuncedisa abagulayo, ukuthi bancediseke kalula okunje ukuthi bangalala phezu kwakho, kubahlole imikhuhlane etshiyeneyo behlezi phezu kwakho.

esetshenziswa ngomongikazi ikakhulu ezibhedlela. Lokhu kuyenza ukuthi omongikazi abanengi bengazitholi sebemkhuhlaneni le abaphathisa izigulane ngayo ukubayelapha , ngokubana labo impilakahle yabo ibaluleke kakhulu, lokho kungasetshenziswa imitshina njengokubana ama dentist nxa ekhipha umuntu izinyo, kulemitshina abasebenza ngayo ukubamba lawo mazinyo.

Ikhona eminye imithi etholakala ezibhedlela. Leyo mithi kumele igcinwe endaweni eqandayo. Kungasebenziswa amafiliji , amakhaza ayiwo ayenza lowo muthi igcineke kuhle ngokubana nxa ungsahlalanga ekhazeni uyawonakala ungasasebenzi ngemfanelo. Ngakho ke izibhedlela ezinengi zibalayo ifridge egcina leyo mithi.

Zikhona ezibancedisayo abodokotela ezokuthi bayazifuqa behambe behamba ngazo ezibhedlela betholisa usizo izigulane zisendaweni ezitshiyeneyo njengakumawadi behamba bethwele imithi phakathi njalo leyo mithi iyabe imele ibe ngeqandayo, igcinwe endaweni eziqandayo, iyabe leyo mtshina ihamba ilomakhaza wayo ilokincedisa, okunye okuyabe kumele bakuthole kufudumala iyafudumeza njalo.

Leyi yimtshina esetshenziswa ezibhedlela ngabo mongikazi imitshina leyo eminye ngeyokuhlola imikhuhlane emzimbeni ngokubana ngamehlo kuphela kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi phakathi komuntu kunjani. Ngakho ke izinto ezinjengabo maphaphu, izinhliziyo, izibindi konke lamalusu kumele kwazakale ukuthi kunjani, ngakho ke ngoku setshenziswa kwemitshina benelisa ukubona.

I infra red thermometer ngeyinye Yama thermometer ajayeleke kakhulu endaweni yonke jikelele yomhlaba , leyo akade isetshenziswa kakhulu ukuhlola ukukhudumala komzimba ukuthi nxa ngabe kusezingeni eliphezulu ngesikhathi I COVID-19 ihlukuluza izizwe bekuyikholokhu obekusetshenziswa ukukhangela ukukhudumala komzimba

Kwezempilakahle bayakwanisa ukuthi banake ukuthi izulu elingabe linile lingakanani ngokusebenzisa isilinganiso esikhangela ukuthi izulu elinileyo lingakanani esibizwa ngokuthwa yiraingauge, kube lokukhangela njalo lokuthi umoya uyangaphi. Lokhu bayakwanisa ukuthi nxa izulu selisina bakufake phandle ngoba kubalulekile ukuthi babekwazi kwezempilakahle ngomkhathi.

Ikhona imitshina esetshenziswa ezibhedlela engasebenza ukukilina indawo esibhedlela eyenza ukuthi laba abangesebenza lo msebenzi bavikeleke ngokubana nxa bengasebenza ngezandla zabo sokungabangela ukuthi bathola imikhuhlane ngakho ke le imitshina iyasebenza ukuhlanzekusa indawo okulatshwa khona izigulane.

imitshina esebenzisa amabhathiri ayenziwe ngomhlobo we Lithium ayancedisa kakhulu ekuphakamiseni imtshina esetshenziswa kuma laboratory esetshenziswa ezibhedlela lawa ma battery ayagcina umlilo okwesikhathi eside okwenza ukuthi abagulayo nxa befika ezibhedlela bathole imtshina isebenza kuhle ngoba lamagetsi ayahamba nxa kusetshenziswa i battery kuyasebenzeka

Abasebenzisi ukwazi abalutjole ezifundweni kuphela kanti ke kulemtshina ebancedisayo ekucubunguleni imikhuhlane etshiyeneyo ukuze benelise ukuhlola ukuthi okungabe kuyikho okukhathazayo kuyini lokhu ke bayakuyenza ngokuthi basebenzise imitshina etshiyeneyo ekuhloleni lemikhuhlane

Esibhedlela akhona ama injections imijovo leyi isetshenziswa ukuhlaba izigulane noma ukusetshenziswa nxa kuyikuthi kuyavikelwa umkhuhlane osumemethekile endaweni lokhu kuya ncedisa kakhulu kwezempilakahle

ezibhedlela kulemitshina esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane elihlobo loku sikhana imizimba wonke yabantu, abantu bayakwanisa ukuthi nxa belimele bedinge ukuba kwazi ukuthi bayabe beqamukile kumbe njani bayasebenzisa umtshina wokusikhana kuma xray lokuthi babe kwazi ukuthi phakathi kwemzimba yabo kunjani besebenzisa leyo mtshina odokotela bayakwanisa ukucubungula impumela ngayo

Izibhedlela zivame ukuthi zibe lezinto ezinengi kakhulu ezincedisa ukubambisa okutshiyeneyo lapho beselapha izigulane okugoqela nxa befuna ukukhipha into ezinjengama zinyo basebenzisa izimpahla lezo ukuthi izinsinjana lezo lokunye nje abakusebenzisayo ukuthi babambise bengatholi imkhuhlane ngemva lokuthi besiza isigulane

Ikhona imitshina esetshenziswa ezibhedlela injenge yokuquma amalembu, ukuquma amahali, eyokubamba amazinyo, lokudabula Leyo mitshina iyancedisa ukuthi odokotela bavikeleke nxa besenza lowo musebenzi.

Leyani nsinjana iyasetshenziswa kakhulu yilabo ababizwa kuthwa ngama dentist nxa beyisebenzisa bayabe bebamba ngayo amazinyo nxa bekhupha izinyo elibuhlungu basebenzisa zona lezonsimbi ukuzingenisa emlonyeni wesgulani ukuze benelise ukukhupha lelo zinyo elibuhlungu.

Izibhedlela zivame ukuthi zibelazo zonke izinto ezingancedisa kakhulu abayibo abagulayo izigulane . Izigulane zilemikhuhlane eminengi ezingabahlukuluza abanye sebengenelisa ukuthi ngesikhathi begula bezizwe sebengela mandla wokuhamba ngakho ke kukhona abangakusebenzisa ukuthi kubaphathise ekudondozeleni mabehamba abangakubamba behambe bethola ukuthi baqamele kikho ukuze benelise ukuhamba ngezinyawo zabo.

Kubalulekile ukuthi umuntu azuze ukuhlolwa amazinyo. Amazinyo ayawonakala, nxa esewonakele abelezikhala ngakho ke nxa esethe abalezikhala kuyabe sokufanele ukuthi akhutshwe ngoba nxa engakhutshwanga ayabe ebangela ubuhlungu. Lokhu kubangelwa yikudla okudliwayo okunjengoku letshukela elinengi kumbe ukungawagezi ngesixhubho lange langomu.

Leziyana yizigelo ngokutshiyana kwazo ezi setshenziswa ezibhedlela ezinye ngezokubamba amazinyo ezinye ezokhama izilonda ezinye ezokudabula amalembu ezinye ngezokuquna izintambo ohali nxa kuthungwa isigulane. Ziyasetshenziswa kakhulu lapho kuzigulane kusetshenzwa izigulane lokunye okutshiyeneyo ezigulaneni.

Imitshina yemicrosope iyasetshenziswa ukuthi ihlole izinto ezincinyane ezingabonakaliyo ngamehlo ethu awenyama. Kudingakala ukusetshenziswe leyi mitshina ukubheka ikakhulu ingayenelisa ukuthi ibone phakathi komzimba womuntu imscane benelise ukubona ukuthi ngaphakathi kumi njani njalo yiliphi inyathelo okumele lithathwe ngemva kokuthola okumhlukuluzayo.

Leyana yi troller. Itroller leyana iyafuqwa ihamba inikeza abantu emawadini, ehh! okutshiyeneyo. Kungaba yikudla iyakuthwala, kube ngamaphilisi iyawathwala. Ihamba ifuqwa ngomongikazi bebhoda bephathisa kuma wadi Izigulane noba behamba ezibhedlela, bekhangela ukuthi abagulayo bafuna sizo bani.

Nxa abantu sebethe bavelelwa zingozi zokulimala bephuka izinyawo zabo, zikhona izinsimbi ezingafakwa enyaweni zabo ezingabaphathisa ukuthi benelise labo ukunyathela ngazo kubengani balazo izinyawo esithi ngama artificial legs lezinye nje ezokubhalansisa unyawo ukuthi lwenelise ukuhamba, lunyathele.

Akhona amagilazi aphathisayo abantu abalenkinga zamehlo ukuthi benelise ukubona kuhle ngoba amehlo abo ubukhali bawo buyabe sobuthunduzekile kumbe nxa sebuhlungu nxa bengakhangela ngamagilazi lawa ayancedisa ukuthi abone izinto ezincane eseziboneka nzima ngawo amehlo ma bengaphathiswanga ngamagilazi.

Imitshina eminengi iyasetshenziswa emalabhoritari ukuze kuphathise ekwelapheni izigulane lekuhloleni imikhuhlane. Imitshina eminengi yang'khona ingamakhomputha, i computerised ukwenzela ukuthi khona iyenelise ukudayiginosa imikhuhlane, ukucubungula lokhuhlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Udokotela uyasebenzesa imitshina etshiyeneyo eminye uhamba layo egoqela eyokuhlola ibhiphi umtshina lo uyasetshenziswa kakhulu ngudokotela uyafaka ezindlebeni zakhe abesethintisa kusigulani ekhangela ukuthi ukuhamba kwegazi emzimbeni lokutshaya kwenhliziyo kuhamba ngezinga elingakanani.

Amadokotela basebenza ngemitshina eminengi eyiyo ebaphathisa ukuthi bahlole imikhuhlane, bahlole lokunye abangeke bakubone ngawabo amehlo. Okugoqela uku skana izigulane, kuyenelisa ukuthi kuyehlola phakathi, kuhlole amaphuphu, izinhliziyo, izibindi, phakathi kwezisu, besebenzisa leyo mitshina ukuthi bahlole imikhuhlane esezigulaneni ngokutshiyana kwazo.

Lokhuyana kuyasetshenziswa nxa kuyikuthi umuntu ufakwa idiliphu. Yikho okulengiswa phezulu okuyabe kusuka khona umuthi ozongena emzimbeni womuntu. Ngokunjalo ekupheleni kwakho kuyabe kulesigujana esilomuthi phakathi. Kweyinye I end kuyabe kulomjovo kumbe ngithi kule injection eyiyo izabe ingene emzimbeni womuntu incedisa.

Odokotela kumele bavikele lamanesi uma beselapha abantu ngokubana akufanelanga ukuthi bona baze bathole umkhuhlane ngosizo abalunikeza izigulane, sebebamba izilonda ngezandla, nxa bekhipha amazinyo. Ngakhoke kulezinto abayisebenzisayo ukuthi zibancedise ekubavikeleni ukubamba izilonda, ukukhama izilonda, ukukhipha amazinyo, ukubhoboza lokuthunga lokusika, ngapha bezivikele.

Ezibhedlela zikhona izinto ezisetshenziswayo ukuthi zilibazise labo abagulayo ikakhulu labo abangani bakhathazekile emoyeni wabo engqondweni lapho bayabe bebala bayabe lokutshengiswa nxa kuyikuthi uhlutshwa ngamehlo Kuyabe kukemibala etshiyeneyo beyibamba beqamba ukuthi yiwuphi umbala konke lokhu kuya ncedisa ukuthi bamhlole imikhuhlane etshiyeneyo

Ezibhedlela zinengi izinto ezisetshenziswayo ezihlola imikhuhlane lezozinto ezisetshenziswa ukuhlola imikhuhlane lokuhlolwa I rate ye gazi le BP emzimbeni womuntu yizo eziphathisa kakhulu omongikazi ukuthi bazi ukuthi kuyini okudingakalayo kusigulani

Ma sikhuluma ngama medical appliances sikhuluma ngezinto ezisetshenziswa ngabantu kwezempilakahle ezingagoqela ama injection imithi lokunye okutshiyeneyo lolwazi lwabo lalo luyi appliance.

Umtshina we X-ray uyaphathisa kakhulu ekuthini abantu behlolwe imikhuhlane enjengabo TB amaphaphu abo lokunye nje okugoqela nxa elimele amathambo ukuthi amathambo angabe elokulimala yini.

Amaphilisi ayabhalwa ukuthi ngawabobani lemithi iyabhalwa eyesikhiwa ukuthi ngeyabo bani okungafani yesintu lapho kuyabhalwa ukuthi ibizo lawo Panadol children. Nxa sokunjalo sesikwazi ukuthi ngumuthi wabantwana njalo inathwa ngabantwana abaleminyaka eminganani emingaki.

Izibhedlela lazo zilayo imithi yesikhiwa eyenzwe emazweni akhatshana, anjengamazwe abamhlophe. Imithi leyi iyathunyelwa emazweni onke jikelele ngoba iyancedisa ukuphathisa umkhuhlane, njengabo purmoist, encedisa kakhulu ukwelapha imkhuhlane

Imithi eminengi yesikhiwa iyabhalwa ukuthi isebenzani njalo iphinde ibhalwe lokuthi nxa uyisebenzisile kuyini engakuvusa okungakhangelelwanga. Lokhu kunika abayisebenziyo ukubalimukisa ukuthi bayisebenzise belolwazi ukuthi singabangela okunye okungakhangelelwanga.

Imithi minengi ngokutshiyana kwayo, eminye imithi esetshenziswa ezibhedlela iyatholakala ingamanzi ukuthi siyanatha, ikakhulu eyokukhwehlela enjengabo Kof Cure bayancedisa kakhulu ukuthi izigulane zithole ukwelapheka zizinathela lowo muthi.

Imithi yalezi insuku isitshiyana. Eminye eyokukhwehlela isitholakala ingamanzi. Iyaphuzwa. Uyathela esivimbeni, uginye. Ifike yelaphe phakathi esifubeni. Kungaba yikukhwehlela. Ibizwa kuthiwa ngama cough syrup. Eminye yakhona yaziwa ngokuthi yiTrilyn. Iyanceda kakhulu kulabo abakhwehlelayo.

Ezibhedlela zikhona ezisetshenziswayo ezinjengezifakwa emzimbeni yabantu ezinjengama drips. lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu akwanise ukwelapheka. imithi leyi ifakwa ngendlela ye injection engasiyo ukuthi ayi habule lokhu kuyancedisa kakhulu ekwenzeni ukuthi umzimba womuntu uphangise ukuthola usizo.

Amaphilisi asetshenziswa ekuqedeni izinhlungu nxa umuntu ephathekile kulokunye okumhlukuluzayo angawaphuza kumbe ngithi angawanatha uzizwa engcono kakhulu emkhuhlaneni lo oyabumhlupha ikakhulu imkhuhlane enjengokuzwa ubuhlungu ayathundubeza ubuhlungu.

Imithi yesikhiwa ikhona eyelapha izisu. Imithi leyo layo isuselwa emithini yendle. Imithi leyo ungayinatha iyahamba ingene esiswini ifike khona lapho okubuhlungu iqede okubuhlungu ngokuphangisa.

Imithi yalezinsuku ebizwa kuthiwa ngeyesikhiwa , iyancedisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane imizimba yabantu nxa iphathekile .Eminye iyasetshenziswa ukufafaza umuntu ukuthi anukelele kakuhle .Eyenza ukuthi umuntu angabi lephunga ebantwini yingakho iyakhanga ngamakha.

imithi yesikhiwa iyatshengisa ukuthi iyenzwe ngaphi njalo ukuthi isebenzani lama levels ayo ayebe etshengiswa ukuthi ngulevel bani konke lokhu lama masikhi lawa ayabe eyenze elizweni elithize ayatshengiswa kuphakheji layo ukuthi ayenzwe ngaphi.

Imithi yokwelapha izigulane esingatholakala Ingamanzi eyenziwe esukela emithini etshiyeneyo yesintu leyo mithi iyaphuzwa ngesilinganiso esithize esingaba yisivimbo Sayo iyancedisa ukuthi iyelaphe imkhuhlane ephakathi komzimba womuntu

Lezinsuku nxa abantu begula sebethola amaphilisi ngokutshiyana kwawo. Amaphilisi lawo, ayancedisa ukuthi nxa umuntu esethe wawanatha, wawaginya, ayasebenza emzimbeni wakhe, Ezizwe eseluleme, kumbe esesilile kumbe esengcono, ngoba yiwo aseletha ukuphila ebantwini abanengi ngalezi insuku.

ngamaphilisi ancedisa ekwelapheni esiswini ngoba zikhona izibungana ezingatholakala phakathina kwesisu somuntu ngakho ke amaphilisi anjenge albendazole tablets ayancedisa ekwelapheni lokuqedeni izibungwana esiswini somuntu

Imithi yesikhiwa layo yimithi encedisa kakhulu ukwelapha imikhuhlane eminengi. Sokusiya ngokuthi wena ubhekane lawuphi umkhuhlane yingakho ke nxa sebethe bagula abalolwazi ngemithi amadokotela bayanikeza ogulayo umuthi omfaneleyo umphathise ekumelapheni asile abengumuntu laye aphile impilo enhle.

Akhona amaphilisi ohlobo lokuthi ayafakwa okuzivimbeni okuncani ee uyawaginya lawo maphilisi nxa uphathekile ee imhlobo leyamaphilisi iyazuzakala ezibhedlela iyancedisa ekwelapheni imikhuhlane enjengabo fiza

Ikhona imithi yesikhiwa eyenziweyo encedisayo ukwelapha enjengabo simply saline, leyo mithi yimithi esetshenziswa ngabantu nxa belezinto ezibahluphayo, imithi leyi eminengi ithathelwa ekulungisweni ngemithi yesintu, ngokunjalo iyancedisa kumpilakahle kazulu.

Lo ngumuthi wehlobo le Remdisivir usebenza lama injection uyamunywa uhlabe isigulane uyaphathisa ekwelapheni imikhuhlane ngokunjalo kuqakathekile ukuthi ezibhedlela utholakale ukhona.

Ikanengi imithi yesintu yiyo encedisa ukuthi khona kube lemithi yesikhiwa. Ingakho laba abayenza leyo mithi kuvame ukuthi banikeze amabizo leyo mithi, babize ngamabizo abo. Bonalabo abiyibo abayisusa esintwini beyifaka esikhiweni, njengabo cefalexin phakathina kwebizo lenaleli kuyatholakala ukuthi ibizo ngelomuntu liqedisa...

Akhona amaphilisi atshiyeneyo ngemihlobo .Amanye anikezwe igroup eyokuthi ngama antibiotic .Lawo maphilisi ayancedisa kakhulu ekwelapheni izigulane. Ama klinika amanengi ajwayele ukuthi etholakale ekhona anjengama cotrimoxazole okungamaphilisi asetshenziswa kakhulu nxa abantu betshaywa zinto ezinjengabo khanda bayawanatha masinya.

IRetears ngumuthi osetshenziswa kakhulu khulu ebantwini ababulawa ngamehlo. Uyagcotshwa emehlweni okutsho ukuthi lasendlebeni sungawusebenzisa lumuthi ukuncedise nxa indlebe zibuhlungu kumbe zivimbeka kumbe ziphuma ubomvu, uyayelapha.

Imithi eminengi yesikhiwa ivelela ekuthini ngubani oyitholileyo kumbe mbani oyenzileyo , amabizo ayo asukela kulaba abayabe beyibo abawa dizayinileyo abaqale bawahlanganise imithi etshiyeneyo baphuma lomuthi weskhiwa njalo bayabhala isisindo sawo lokuthi welapha ini

Ifluoxetine tablets ngamaphilisi awesikhiwa ancedisa ukubana ayelaphe abantu ababe begula imkhuhlane eyiyelaphayo, igabha litholakala lilama 10mg amaphilisi phakathi ayi 30 inani.

Imithi yesikhiwa imithi lapho okuhlanganiswa khona imithi etshiyenenyo engcedisa ukubana ithundubaze ubuhlungu mhlawumbe eminye iyaqeda sokusiya ngomkhuhlane oyelatshwayo ukuthi uyayelapheka noma uyayehliseka izinga lawo ukuthi ungahlukuluzi kakhulu umzimba.

Kubalulekile ukuthi lalapho esigezela khona sisebenzise imithi yokugezisa ukwenzela ukuthi ingcekeza yonke le enamathele emidulini laphansi iphume ngoba nxa singagezela endaweni engahlanzekanga kuyacina sokubangela eminye imikhuhlane engavela ngenxa yengcekeza.

Amafutha amanengi, amagcobo amanengi esiwagcoyo asukela ezihlahleni. Kuyabe kusetshenziswe izihlahla ezitshiyeneyo ngokunukelela kwazo langokunukelela kwazo, kwasokusenziwa umuthi ongamafutha. Thina nxa sithenga sithi sithenga iloshini kanti sithenga amafutha awesintu ayenziwe amafutha, amagcobo.

Umuthi wokukhwehlela onathwa ngabantu abakhwehlelo abale skhwehlelo esomileyo bangawunatha isikhwehlele siyavuthwa bakhwehlele bakhafule ingcekeza esesifubeni iphume iyisikhwehlela besale belezifuba ezihlanzekileyo.

Khonalezi insuku ibaminengi imithi elapha izigulane. lkhona imithi engazuzakala ingamanzi minye iyimpuphu, eminye ingamaphilisi. Leyo engamanzi ivame ukusetshenziswa ekugcotshweni kumbe ekunathweni, Ngokunjalo, iyancedisa ekusiliseni imikhuhlane etshiyeneyo.

Yesi, yimithi yalezinsuku egoqela amaphilisi ephuzwayo eyenziweyo.

Lokhu kugoqela imithi yalezi insuku, egoqela amaphilisi. Imithi ephuzwayo, eyenziwe ithathelwa kumafactories. Iyenziwa ngamaMedical practitioners, alolwazi lokuyenza.

Yimithi yakulezinsuku esisetshenziswa ukwelapha esingathi ngama current or morden okwalezinsuku nxa kuqathaniswa leyesintu okusetshenziswa imithi eyenziweyo okuthiwa ngama processed.

Ikhanda ngenye into ebaluleke kakhulu emuntwini, ngokubana liphethe ingqondo. Eziyizo eziyenza ukuthi impilakahle yomuntu ibekhona, ngoba . ikhanda liyilo elilengqondo, ezitshela umuntu ukuthi aphile njani. Ayenzeni, angayenzini. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi nxa kulokunye okuhluphayo ngalo. Sivakatshele kubodokotela abakhangelane lengqondo. Basincedise ngecounselling.

Laba abahlukuluzwa ngumkhuhlane wengqondo bayahamba beyethekelela abezempilakahle abayibo abanikeza izixwayiso ababizwa kuthiwa ngama counselors labo bantu balobuciko obukhulu obokuncedisa labo asebehlukuluzekile emqondweni ngokubanikeza izeluleko lendlela okumele baziphathe ngayo.

Kulemikhuhlane evame ukuhlukumeza abantu ngokutshiyana kuphinde kube lemikhuhlane wengqondo. Umkhuhlanyane wengqondo uvame ukuhlukumeza abantu abayabe bekhathazekile emoyeni yabo ucine sekukhulela indlela ingqondo ethola ukuthula ngakhona ma sekunjalo sengalahlwa.

Kubalulekile ukuthi umuntu nxa ethe waphatheka emqondweni wakhe ngezinto eziyabe zimhlukuluza kumbe zimehlele ezenza ukuthi inqondo zakhe zingakhululeki kuyabe kumele avakatshele ocebisayo ofundele lowo msebenzi ababizwa ngokuthwa ngamaprofessional counsellors benikezwa izixwayiso ukuthi babhekane lobunzima lobu abalabo lokuthi bangakwamukela kanjani impilo iqhubekele phambili.

Abafundi bakwezemfundo yaphansi bayanikezwa isikhathi sokuthi badlale okugoqela ukudlala amabhola. Lokhu kuyayenza ukuthi baqine emizimbeni yabo bavikeleke kumikhuhlane ngoba ukudlala ngokunye okwenza ukuthi umuntu abelempilakahle

Zikhona izinto abantwana abazisebenzisayo ezibancedisa ukuthi baqinise amathambo abo njengezigadwayo imjingo lokunye okungasetshenziswa ukuthi ziphathise ukuqinisa amathambo abantu ukuze benelise ukwenza ama activities abo imihla lemihla.

nxa abantwana sebethe bazalwa amalanga abo engakakwani izinyanga zingakwananga abongikazi bazi ukuthi bangabancedisa njani ukuthi bagcineke kuhle okwezinsuku zonezo ezimbalwa besanda kuzalwa e lapho kulalapho abafakwa khona ukuze bathole ukuphefumula kuhle bazebayamukele ukuhlala kulomhlaba wonke umuntu aphila kuwo

Abantwana bayatshengiswa beseskolo befunda ,befunda bendawonye. Nxa abantwana bendawonye ,kwenza ukuthi inhlelo zomhlaba zibelula ngakho ke indawo lapha abantwana abazuza khona lezo zifundo kungaba sesikolo bencediswa ngababalisi babo ukuze bazithuthukise balungele impilo yakusasa.

Abantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bathole ukudla okunjengo chago .Ngendlela yokuthi oluka mama kwesinye iskhathi luyabe lungamenelisi umntwana .Ngakho ke nxa engatholelwa olunye uchago angalunatha luyamphathisa ukuthi abe lempilakahle .

kukhona imtshina encedisayo ekwenzenini imisebenzi ukuthi ibe lula le mtshina incedisa lokhu okuyabe kusilela njengokuthi umuntu nxa engenelisi ukuhamba ngkumncedisa ukuhamba nxa umntwana esethe wazalwa insuku zakhe zingakakwani uyafakwa kulezozinto ukuze athole ukufudumala njengoba esesiswini sikanina ngokunjalo lokhu kuyancedisa ukuthi umntwana alondolozeke aphile

Njalo kukhona okusetshenziswa ngabodokotela labonesi ezibhedlela okuhlola umzimba ukuthi itemperature ihamba njani emzimbeni womuntu lokhu kuyancedisa ekuvikeleni lekuboneni ukuthi kuyini okumele kwenziwe kulowo olomzimba otshisa kakhulu

Bakhona odokotela abathize abakhangela ngezamazinyo. Ababizwa kuthwa ngamadentist. Labo bancedisa ukuhlamba amazinyo lokuwagezisa lokukhupha lawo asewonakele ukuze angabi buhlungu ngoba izinyo ngeyinye into ebuhlungu kakhulu eyenza umuntu engahlaliseki.

Iswimming pool ngenye indawo lapho okud8ngala ikuthi abantu bazilibazise bephakathi. Bedlalela phskathi bebhukutsha. Kukanti nxa bekwenza lokhu, kumele kubekhona abancedisayo. Abazaba yibo abancedisa abantu, ukuthi nxa bewelwa zingozi. Babancedise, babahlenge, babakhuphe emanzini. Brngagaluli.

lezi ngezincedisa abasebenzisayo njengokuthi umntwana sengasebenzisa ibhayisikili lakhe ekuhambeni emgwaqeni besiya ngasesikolo lokhu kuyabe kumphathisa ekuthi abambe isikhathi njalo laye ayenze i exercise emzimbeni wakhe okumnceda ukuthi ahlale eqinile elempilakahle

abazali kumele baphathise abantwans babo kakhulukazi ekubatshengiseni indlela okumele bathole ngayo imithi yabo lokho kubaluleke ngokuthi umntwana kayenelisi ukuthi azazele eyedwa isilinganiso somuthi lesikhathi leso okumele awuthathe ngaso kutsho ukuthi umzali indima yakhe enkulu ngeyokuthi anekekele ukuthi uyawuthola ngesikhathi esifaneleyo lowo muthi

lapho abantu abahamba khona kubalulekile ukuthi kube lemibhalo ebatshengisa okunye okubalulekileyo kungabe yimikhankaso lokunye nje okufuna ukubahuga ukuthi babelolwazi lezinye izinto ezingatholakala endaweni ezitholakala kumabhakane ubizo lukhona lama nje amathuba abangenelisa ukuthi abantu bangen kiwo athuthukisa abantu ngezempilo zabo

Umsebenzi wezempilakahle esebenzisa imitshina yakhe ekuhloleni okusemzimbeni yabantu okunjengo kuhlola ama cells omuntu kusetshenziswa umtshina ohlobo lwe microscope ngokubana zikhona ezinye izinto ezingenelisekiyo ukuthi umuntu azibone ngamehlo akhe awenyama ngakhoke kusetshenziswa imitshina ukuthi kuhlolwe lemikhuhlane.

Bakhona odokotela abasebenza ukuhlola imkhuhlane abakhangela kakhulu abantwana, labo abantwana balezinhlupho zemikhuhlane etshiyeneyo bahanjiswa kubo bafike babancedise. Besenza bencedisa besebenzisa lemitshina yabo ukuhlola imkhuhlane emzimbeni.

Labo abayisebenzayo imisebenzi yabo, kundima yezempilakahle. Bayizisebenzi kugaja lwezempilakahle. Ingakho labobantu, bayabe beqeqetshile. Babizwa ngokuqeqetsha kwabo. Kuzifundo abazenzileyo, kumacourse abo.

izisebenzi zigqoka ama uniform atshiyeneyo ezibhedlela kukhona abagqoka okumhlophe, okuluhlaza sokusiya ngokuthi basebenza kuyiphi indima kumbe i department ngokunjalo abanye basebenza ngabomama abazithweleyo bebancedisa ukuthi ekubeletheni bebabelethisa elebha ngokunjalo ngaba sebenzi be lebha.

Bakhona abamongikazi abakhangela izinhliziyo ukuthi zinjani, be zelapha nxa ku yikuthi inhliziyo ilenkinga bayam opharetha bayivule bakhangele okungabe kumhlukuluza lokhu bayakuthola nge zifundo abazenzayo, befundela umsebenzi wabo ukuthi benelise ukukwenza lokhu ukuhlola inhliziyo zabantu.

Abasebenza ezibhedlela akukhathalekile ukuthi ngomama kumbe ngobaba kodwa bonke-ke bayawukhatha umsebenzi wesibhedlela lapho besibakhona omama abasebenza kakhulu ukuthi baphathise abantwana labomama ababelethileyo labazithweleyo. Lokhu kwenza ukuthi omama bakhululeke kakhulu nxa bencediswa ngabanye omama njengabo.

Udokotela ubasendaweni yakhe lapho iziguli ezifika khona azilalise akhangele uhlupho lwazo kuyabe kulakho konke asebenza ngakho imitshina, imibheda elapho abalala phezulu kwayo ngakhoke laye uyabe ebalindile kuleyo ndawo nxa befika uyabahlola

Ezibhedlela kukhona ama spealists anabhekana lemikhuhlane ngokutshiyana bakhona abasebenza uku operator izigulani baqala bezihlabe ijekiseni lokulalisa besenikeza imfanelo okufanele azithole njengokuthi mhlawumbe kukhona okufuna ukukhitshwa esiswini okunje ngokukhukhumala amathumbu amanzi lokunye okuyabe kungakungelanga ukuhlala phakathi komzimba womuntu

Izisebenzi zesibhedlela zi operate imitshina eminengi ngenxa yolwazi abalalo belusebenzisa ekusizeni izigulane labo bantu bayizisebenzi zabezempilakahle ngokubana umsebenzi lowu abawenzayo bawufundele bawuqeqetshele ukuze bawenze ngendlela efanele.

Abantu abayenza imisebenzi etshiyeneyo babizwa kuthiwa ngabasenzi balowo msebenzi. Yibona abathenjiweyo besaziwa kulolohlangothi .Kungaba ngeze art ezomdwebo. Bayabe bengabasebenzi bazo beyibo abayenza izinto ngokutshiyana kwazo. Bengacecisa izinto kuleyondawo abakiyo

Abezempilakahle bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo ngokunjalo laba abasebenzisa leyo mitshina babizwa ngokuthi bangamaspeacilist kuarea yenaleyo abasebenzela kiyo okutsho ukuthi babizwa ngomsebenzi wabo wonalowo abawenzayo ngokunjalo bayatshiyana bakhona omongikazi bakhona odokotela ngokutshiyana kwabo sokusiya ngezifundo zabo abaqeqetshe kuzo.

Abantu abayenza ngemithi yesiNtu bangagoqela izinyanga yibo abakwazi ukuyedinga izihlahla zesintu bayezigebha. Bayakwazi ukuthi zenziwa njani nxa sezigejiwe ukuze zenelise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngolwazi lwabo abaluthola kubokhokho lusiya kwabancane ngelizwi lomlomo.

Ezibhedlela bakhona abayibo abakhangela izigulane emawadini, bezinikeza imithi, betshintsha ingubo zabo, bebanikeza lamanzi lokunye nje abangakudinga ngeskhathi belalisiwe emibhedeni yesbhedlela. Ngabanye abantu ababalulekileyo esibhedlela abayenza lowo msebenzi ngoba izigulane ziyabe zisehluleka ukuthi zizenzele ngenxa yabo bayaluthola usizo olufaneleyo.

Unyawo ma lwephukile luyancediswa ngezinsimbi ezilwenza ukuthi lwenelise ukuhamba lokunyathela ngoba umuntu uyabe elimele ngendlela yokuthi amajoin akhe kawavumi ukuthi khona agobise unyawo kodwa ke ngokufaka lezinsimbi kuyamphathisa ukuthi laye enelise ukuhamba njengabanye bonke abaright.

Nxa kuselatshwa izigulane labo abancedisayo ngabalobuciko bokwenza lowo msebenzi abawufundeleyo belolwazi lawo ukuze benelise ukusiza isizwe nxa siphathekile, akuphongwenzwa kuphela ukuthi kuyayenzwa kodwa kwenzwa kusetshenziswa ulwazi olufunyanwe ezifundweni ngakhoke labo baziwa njengabaphathi bomsebenzi abanikezwe isicoco kulowo msebenzi.

Ezibhedlela ezitshiyeneyo bakhona abantu abaphathisayo sokusiya ngokuthi bona bakhangelana lakuphi. Abanye ngabanikeza usizo nxa umuntu engena esibhedlela bemlayela ukuthi ahambe njani, abanye ngabasebenza ukuthatha amaBP lokubhala okuyikhona okwenzwa kureception, abanye ngaba yibo abancedisa zona izigulane nxa sezifikile kube khona abanye abayelaphayo.

Nxa kudlalwa imidlalo enkundleni kulabantu abaphathisayo ngokunikeza uncedo lwakuqala olubizwa kuthwa yiFirst Aid nxa umuntu esethe walimala ngesikhathi besenza imidlalo. Bayaphangisa bamfake imithi etholakala phakathi kwebhokisi labo elilemithi etshiyeneyo lokungaphathisa ngokuphangisa lowo osethe wavelelwa yingozi.

Umzali ngumuntu obalulekileyo kakhulu ikakhulu ekunakekeleni imuli. Umzali uyaphathisa imuli ngendingo ezitshiyeneyo nguye onakekela abantwabakhe ngokubanikeza uthando, ukubagezisa, ukubaphekela lokunye nje okunakekela impilakahle yabo.

Zinengi izisebenzi esibhedlela ezitholakalayo kulamanesi kulabomongikazi abakhangele ngezigulane ukuthi zinjani emawadini labaphekayo bonke laba badlala indima ezitshiyeneyo esibhedlela

Udokotela usebenza ngokubhala lokho akubonayo lalokho akutholileyo ekucwaningeni kwakhe kwezempilakahle kulaba ababuye esibhedlela bephathekile. Uyabahlola abesenelisa ukuba kwazi okubalungeleyo okungabaphathisa ukuthi imkhuhlane ebahlukuluzayo iphele.

Ngumuntu ophatha indima ethile kumsebenzi othile engaba ngumuntu okhangele ngokwelatshwa kwabantu kube ngumuntu oncedisa ukunika abanye izifundo esikolweni.

Labantu baphathisa kakhulu esibhedlela ,bayibo abayenza imisebenzi emikhulu amanesi labodokotela yibo ababantu abakhangelelweyo kwezempilakahle ukuba baphathise ngama services abo ekwelapheni izigulane lekusebenziseni ulwazi lwabo olujulileyo abaluthole Kuma institutions lapho abafundele khona imisebenzi yabo.

Emaphamacy amanengi ayatholakala emadolobheni athengisa imithi egoqela lamapills awabantu lawe zifuyo yikho lapha abantu abahamba besiyathenga khona imithi le abayilotshelwe ngodokotela ezibhedlela eswelakeleyo engathengwa bona bayayidinga umhlaba wonke jikelele

Amapharmacy amanengi abalama bhakane phandle .Amabhakane lawa ayabe etshengisa isiphambano esibonisa ukuthi yi pharmacy .Njalo kuyabe kulotshiwe lebizo layo .Lodokotela ozuzakala kuleyo pharmacy kuyabe kulotshiwe imniningwane yakhe lebizo lakhe .

Efamasi sithola imithi eminengi ithengiswa leyo mithi iyabe iphathisa izigulani kakhulu ngokubana eminye imithi ezibhedlela ayitholakali ngakho ke kumafamasi umuntu sengahamba umuntu eyezithengela umuthi kwalokhu okumkhathazayo ngendlela ayabe exwayise ngayo ngabomongikazi ukuthi eyedinga leyo mithi labo nxa bethengisa bakhangela imibhalo yabodokotela ukuze bathengisele lowo ofuna ukuthenga.

Zikhona indawo lapho abantu abagcinwa khona abalezindingo ezithize njengalabo abaswelayo bengathola ukuthi bathole ukuphathiseka begcinwe bendawonye kuthi labo abakhululekileyo labo bebe bebaphathisa lapho ngezinto abaziswelayo ezinjenge zigqoko ukudla lendawo yokuhlala.

Amafamasi amanengi athengisa imithi ngokwehlukana kwayo ingakho imithi le iyafakwa emashelufini sokusiya ngokuthi isebenza njani njalo yona ingumhlobo bani nxa kuyimithi yamambodlela bayayifaka yodwa amaphilisi lawo afakwe wodwa nxa engezifuyo lawo afakwe wodwa nxa bezofuna ukuthengaabantu bayafika lapha bebhalelwe ngodokotela amaphepha labanye babuya bezithengele besuka emakhaya kungelaphepha.

I Ambulance ngeyinye ephathisayo abagulayo libasalapha abangathola khona usizo iyatholakala kumafamasi lesezibhedlela ngokubana yona ngeye imejensi masokukekwavela ukulimala kumbe ukugula okusezingeni eliphezulu iyagijima kumbe ibizwe yilaba abangama agents bemedical aid bengalimala emakhaya ibasa lapha abangathola usizo khona.

Kumafamasi eminye imithi iyazuzakala etholakala ingamathumbu okuthi kuyakhanyelwa ezilondeni. Kuyancedisa kakhulu ukuthi amafamazi nxa elayo imithi ezibhedlela kayivamanga ukutholakala. Ngakho ke kumafamazi yikho lapho abantu abahamba beyephephela khona ngokuthenga leyo mithi ibaphathisa kakhulu ekwelapheni izinhlupho ezibakhathazayo.

I ambulance iyatholakala endaweni ezitshiyeneyo kumafamazi ezibhedlela. Umsebenzi wayo omkhulu ngowokuthi igijimise izigulane izisa lapho okumele zithole khona usizo olungaphezulu okugoqela ukubasa ezibhedlela bebathatha kumakilinika amancane ukuze beyethola usizo oluphakemeyo ngemikhuhlane ezokuba ibahlukuluza ngaleso sikhathi.

Baphinda abemafamasi baba lama ambulance ayiwo agijima esiyathatha izigulane ngoba babe belabo dokotela kulenzo ndawo zabo ukuthi umuntu uyakwanisa ukuzingela udokotela wakhe azelaphise ebhadale indleko kubo, bona bamphathise ngokumelapha lezo ndawo ziyancedisa kakhulu ikakhulu laba abenelisayo abalezimali zokuthi bebabhadale.

imithi iyatholakala kuma phamarcy bayazidingela izindawo kungaba sendaweni ezigcwele abantu kumnbe kubeseduzane lezibhedlela lapho abantu abenelisa ukwethekelela khona besiyadinga imithi etshiyeneyo abayiswele ezibhedlela labo bantu badila ngokuthengisa imithi kuphela

Emafamasi kuba lemithi eminengi etshiyatshiyeneyo ngakho ke kulabo ovacare yimithi yonke leyana laboparacetamol lokutshiyanatshiyana kwemithi sekusiya ngokuthi ikhangelana lawuphi umkhuhlane yibona abancedisayo ukuthi bancedise izibhedlela nxa imithi ingatholakali iyetholakala kumafamasi.

Ama"pharmacy" ayathengisa imithi etshiyeneyo. Imithi leyo bayidinga endaweni ezehlukeneyo, eminye bayidinga phandle kwelizwe ukuze elizweni nxa imithi isilela esibhedlela abantu benelise ukuyazitholela imithi abayidingayo kulezondawo beyithenga njengasesitolo kukanti ke imithi ezuzakalayo iyelapha abantu lezifuyo.

Emafamasi siyathola imithi etshiyeneyo egoqela oanjinovikhi, ootiphaksi , oserumiksi leminye nje eminengi imithi eyelapha okuhlukeneyo okusihlukuluzayo emzimbeni yethu. Ingakho amafamasi amanengi akhuthazwa ukuthi leyimithi izuzakale ngobunengi bayo.

Amafamasi alemithi eminengi uyathola odaprofen, curomol labothothomoli leyi yimithi encedisa kakhulu ukuthi izigulani zithenge ziyencediseke kakhulu kumikhulani leyo ezikhathazayo.

Bonaba abamapharmacy babesebenze amabhakani. Ukuze atshengise izizalwane kumbe abantu ukuthi amagama alawomapharmacy. Lokuthi atholaiaka ngaphi. Ukuthi abafuna ukuyafika khona bangasebenzisa yiphi indlela. Kuyabe kutshengisa lokuthi basebenza ngaziphi izikhathi, langawaphi amalanga. Lokhu kuyabe kutholakala emabhakaneni afanekisiweyo.

ambulence yimota ethwala izigulani eeh iyakwanisa ukuzithatha esibhedlela esincane esiyi klinika izisa esibhedlela esikhulu esiyi hospital phakathina kwaso kuyabe kulabo mongikazi lemithi yokuthi bahambe bephathisa isigulane size siyefika esibhedlela siluleme

Amapharmacy, lezizindawo lapho imithi ethengiswa khona. Zivame ukuthengisa imithi etshiyeneyo, eyabantu. Kwesinye isikhathi ziyahlanganisa lemithi yezifuyo. Ungaya esibhedlela, uthole imithi ingatholakali. Bayakubhalela okuthiwa yiprescription. Ukuze uyedinga leyomithi.

Indawo okuthengiswa khona imithi. Imithi eyelapha abantu ,eyelapha izifuyo ngokutshiyana kwemikhuhlane esiba layo.

Kumapharmacy yikhona lapho okutholakala khona imithi etshiyeneyo engafika ithengwe ngulowo ophathekileyo imphathise ngemva kokubana esethe wabhalelwa ngudokotela uluhlu lwemithi oludingakalayo esingathi yiprescription ebhalwe nguye umongikazi. Kunjalo imithi leyo iyazuzakala kumapharmacy, lakho labo abasebenza kumaphamarcy balolwazi.

Izisebenzi zasemtholampilo ezempilakahle, ziyafundsa kakhulu izizalwane ngemikhuhlane etshiyeneyo. Ikakhulu ngokuletha ulwazi ebantwini ngokubana okubalulekileyo yikuthi abantu bathole ulwazi ngemikhuhlane engabahlasela, kumbe leyi elamathuba aphezulu ukuthi ahlasele abantu. So ngokunjalo bona bayaletha izifundo ukuthi bengazivikela kanjani kuleyo mkhuhlane.

Ulwazi luyahanjiswa ebantwini nxa kuzakuba lomkhuhlane omemethekayo endaweni . Kwenza ukuthi abantu bahlale bezilungiselele njalo bezivikele kulowo mkhuhlane ngokubana nxa bengazi ukuthi lomkhuhlane umemetheka njani kuvamile ukuthi bawuthole ngokungazi

Abantu bayafinyelelwa ngesikhathi kulemikhankaso yemikhuhlane etshiyeneyo lapha abantu bethola izifundo ngalowo mkhuhlane oyabe kumele uyeqatshwele ngabantu ngakho ke abantu balokuhlala balalele kulo ozabe ebebafundisa ebacathekele ulwazi alalo ngomkhuhlane osungaba yingozi empilweni zabo.

nxa sekuthe kwaba lomkhankaso omama bayabe bexwayiswa ukuthi bavakatshele ezibhedlela ezise duzane labo ukuze beyetholisisa usizo abantu abantwana kumbe nxa kuyikuthi umkhuhlane lo ovikelwayo uhlasela bonke abantu kuyabe kuqakathekile ukuthi izizalwane zazi ngokuthi lowo mkhuhlane unganqatshelwa njani ngokuvakatshela emakilinika besiyathola usizo lokulatshwa lolwazi lokuvikela

abantu bayabuthelelawa ndawonye bafundiswa ngomkhuhlane osufuna ukuvela kumbe osuvelile endaweni okuthwa ngama campaigns umkhankaso lo uyabe unikeza abantu ulwazi ngomkhuhlane okhona mhlawumbe ukuthi unavikelwa njani lokuthi abantu kumele baziphathe njani ukuze baphile kuhle

Kubalulekile ukuthi abantu bathole ulwazi ngemikhuhlane engamemetheka ibangelwa yizinto eziyabe zikhona ngaleso sikhathi endaweni okugoqela iMalaria ebangelwa yiminyane, ngakho ke kubalulekile ukuthi abantu bathole izifundo zokuthi kungenziwani ukuthi bazivikele ezifanana lokuthi khona basebenzise amanethi konke lokhu bakuthola ngama campaigns kufundiswana.

Abantu bayabuthelelwa nxa kuthe kwaba lomkhankaso womkhuhlane othize omemethekileyo. Lokhu kwenza ukuthi bathole izifundo bendawonye. Bangabuthelelwa phakathi kwesakhiwo esikhona endaweni. Esingabamukela bonke, ukuthi behlale bakwane phakathi. Bathole izifundo zabo phakathi kakuhle, Befundiswa ngosebenza kwezempilakahle.

e bayancediswa abantu bencediswa yilabo abalolwazi ngokutshiyana kwabo ulwazi lwabo abanye bayancedisa ngezikhathi zenhlupheko ezinjengama disasters abomthetho kungaba ngamapholisa kumbe amasotsha besiyancedisa izimuli ezihlukuluzekileyo zihlukuluzwa ngama disasters bona bayaphathisa ngokuba hlenga kulezo ngozi

Bayafundiswa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bayavakatshela omongikazi bebanikeza ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo. Kubekhona labomama abahamba labantwana abancane ukuze beyethola usizi lokuvikelwa imikhuhlane engaba hlasela ebulalayo.

Kumikhankaso yezempilakahle kuyenziwa izinto ezitshiyeneyo okugoqela ukuletha ulwazi ebantwini langendlels okumele beziphathe kukhangelwe umkhuhlane othize ngokubana abantu abasuke bebelolungazi besuke bewele ezingozini ngokuswelakala kolwazi ngakho ke imikhankaso le iyaphathise ekunikeni abantu ulwazi olujulileyo ngomkhuhlane othize

Kubalekhankaso eminengi eyenziwayo abantu benikezwa ulwazi ngokunye okungekho kuhle empilweni zabo okungavela okunjengemi khuhlane lapho abayabe benikezwa ukuthi beziphathe njani ukuzebengatholi leyo mkhuhlane lokuthi kuyini okungenziwa nxa ungawuthola lowo mkhuhlane bayaluthola ulwazi lona lolu ukuze abantu bahlaliseke kumele bathole ulwazi ngokufundiswa

Isizwe kumbe ngithi isigaba, kubalulekile ukuthi babuthalelwe ndawonye bathole ukufundiswa. Mhlawumbe kungaba yikuqhamuka komkhuhlane ofanana lowofuba, oweCovid 19. Lapho ke bekumele bathole izifundo zokuthi kulomkhankaso womkhuhlane lowo , osuvelile endaweni. Okutsho ukuthi kuyini okumele bakwenze, lokuthi baziphathe ngayiphi indlela ukwenzela ukuthi bawenqabele.

kuvamile ukuthi abantu bahlale bethola ulwazi bebuthene beyizigaba bengaba sendaweni ezitshiyeneyo bebuthaniswe banikezwe ulwazi olujulileyo ngomkhuhlane othize kumbe ngempilakahle lokuthi lowo mkhuhlane usunganqatshelwa njani njalo ubangelwa kuyini ukwenzela ukuthi bahlalele elwazini ngoba ukuswelakala kolwazi kuyayenelisa ukuthi kubangele ingozi enkulu ebantwini

Ngumkhankaso ebantwini ngezempilakahle. Umkhankaso wabezempilakahle. Beletha ulwazi ebantwini, ngokuqakatheka kwempilakahle. Nangemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Behamba bekhankasa. Lapho okutholakala khona abantu. Bethwele izithombe ezitbhaliweyo. Ezithwele ulwazi,

Umkhankaso wezempilakahle ohanjiswa ebantwaneni, umkhankaso wezempilakahle lapho okuyabe kukhankaswa ngempilakahle kumbe ngomkhuhlane othize kunikezwa uzulu ulwazi.

Kubalulekile ukuthi abafundi babendawonye badlale ndawonye bancedisane ekunikaneni imibono etshiyeneyo, lokhu kwenza ukuthi indawo yokufundela ibeyindawo ekhululekileyo Kubo abafundi njalo kube lula kubabalisi ukuthi basebenzisane labo.

Abantu nxa behlezi bendawonye kuyabe kumele bancedisane ukwenzela ukuthi baphile impilo enhle .Lokhu kuyabe kutshengisela ngendlela yokuthi abantu basebenze ndawonye, bathandane ,bancedisane banakekelane ngazo zonke izikhathi ukuze bahlale belempilakahle.

Bayancedisa omongikazi izigulane ngolwazi langokwelapha. Bayatholakala befundiswa ezindaweni zasesibhedlela. Sebengafundiswa ngokuhlanzeka ukuze bazivikele emkhuhlaneni okugoqela ukugqoka izivalamlomo lokunye ukugeza izandla kuyaboniswa unesi ebafundisa esibhedlela ngokubana kuqakathekile empilweni ukuthi abantu bathole ukuvikeleka.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi banikane ukuncedisana empilweni zabo. Basebenze ndawonye bathandane. Ngakho ke kuqakathekile ukunikana uthando ngoba kwenza ukuthi abantu baphile kuhle bengabantu endaweni .

Kumele bayenze bethole imfundo ngezempilakahle abantwana endaweni ezitsheyeneyo lezo zifundo bazitholangokuthi babale ngama magazine ayabe ekhitshwe ngabezempilakahle beletha ulwazi ngokuthi mele baphile njani ukuze babe lempilakahle enhle.

Impila kahle layo ile flag yayo layo ebonisa imibala etshiyeneyo imibala leyi layo ilomutsho ngokufanayo beyenelisa ukuthi bayisebenzise leyo mibala ekuthini okwazi ukuyicukungula uyenelisa ukubala ukuthi kutshoni esebenzisa leyimibala nxa engabona kubhalwe ngalowumbala kumbe kunamathiselwe lowo mbala uyabe ekwazi ukuthi kukhulumani.

Umuntu ukuze ahlale kuhle kumele alandelele izixwayiso zabodokotela nxa bethe bamnika iprescription amaphilizi. Kulungile ukuthi alandele indlela alayelwe ngayo ngabomongikazi ukuthi athathe amaphilisi ngasiphi isikhathi njalo ewathathe ngezilinganiso ezingakanani, kuyamenza ukuthi asile kulokhu okumkhathazayo.

Kwezemidlalo kunengi abadlalayo bangakugqoka ukuze bezivikele emkhuhlaneni lasema injarizi ngoba nxa bedlala laphana njengebhola lezinyawo kukhona okumele bakugqoke emadolweni bekugqoke bezivikela ekuthini balimale.

Kwezempilakahle abezemidlalo bayakhuthazwa ukuthi nxa besenza imidlalo yabo babe leqiniso ukuthi imizimba yabo iyathola amanzi ngokufaneleyo ngesilinganiso esiyiso esikhangelelweyo .Okutsho ukuthi umzimba nxa ungaswela amanzi amathuba okuthi umuntu alimale abangaphezulu lokuqaleka .

Ikhona imithi esetshenziswa ngabayenza ezemidlalo leyimithi iyancedisa enjengokuthi barabhe nxa sebe rabhile bayathobeka emzimbeni wabo ukuthi lapho okungani kubuhlungu kuphole lokuthi amajwabu abo engaqini kakhulu nxa bedlala abebuthakathaka bayenze imidlalo

Kwezempilakahle, kwezemidlalo kukhona okuncedisa ukukhangela ukutshaya kwenhliziyo yabadlali. Lokhu kuyancedisa ukuthi kukhanye ukuthi igazi lomuntu seligijime kangakanani emzimbeni okuyenza ukuthi avikeleke ekuqalekeni lokuthi yiluphi usizo okumele aluthole olunjengokuthi aphumule kumbe anikezwe eminye imithi efaneleyo.

Abayenza ezemidlalo bayakhuthazwa ukuthi baziyelule bayenze okuthiwa ngama exercises ukwenzela ukuthi imizimba yabo ilungele imidlalo abayenzayo ngobana nxa bengakwenzi lokhu kungabangela ingozi zokulimala ngeskhathi besenza imidlalo kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu ayenze ama exercises.

Kwezemidlalo abantu bavame ukuthi behlelwe zinkubalo ezitshiyeneyo. Bangalimalela phakathi ngemva kokuthi bawe, kumbe banyele bedlala imdlalo yabo. Ngokunjalo ke kubalulekile ukuthi khona kube limithi ebakhona ephathisa laba abayabe besehlelwa zingozi ngesikhathi bedlala egoqeda amabhanditshi, amabhethadini labosipirithi lokunye.

kwezemidlalo kukhona okokuthi nxa umuntu sethe walimala kuyasetshenziswa ukuthi nxa esethwalwa esekhitshwa enkundleni lapho adlalela khona bamthwale ngakho okubizwa kuthiwa yi stretcher bed abakubamba ngapha langapha ,kuyenza ukuthi a esizwa ethole usizo ephandle

Abadlali bemidlalo etshiyeneyo, kungaba ngabebhola kube ngabagijimayo ngokutshiyana kwemidlalo, kubalulekile ukuthi bathole amanzi imizimba yabo ihlale ilamanzi eneleyo ukwenzela ukuthi bangahlangani lobunzima bokuwoma bomzimba esithi yidehydration okungabangela ukuthi umuntu aqaleke kumbe afeyinte lokho okutsho ukuthi amanzi alusizo olukhulu ebantwini abayenza imidlalo labayenza imisebenzi.

Amanzi alusizo olukhulu emuntwini owenza imidlalo, amanzi ayenza ukuthi umzimba usebenze kuhle ubelamanzi ungomi, ngoba umzimba owomileyo uyayenza ukuthi imithambo yomuntu uqine ukuze kucine kuyenza ukuthi lapho esenza imidlalo ingavuvuka kumbe ukudabuka.

Ugore, unozinti oma egedini ma kudlalwa umdlala webhola angagqoka amagilovisi ukuze ayenqabele izingozi zokulinyazwa libhola ngoba kwesinye isikhathi ibhola liyakwanisa ukuthi ligiqika phansi lidobhe ameva lizowafaka ezandleni zakhe okungabangela ukuthi alimale. Leminye imidlalo njalo iyadinga ukuthi umuntu agqoke amagilovisi.

Imithi esetshenziswa yilaba abenza ezemidlalo ingaba ngeyoku rubber ama cells abo , kube nephuzwayo bengakayenzi ama imidlalo yabo kumbe sebeyenzile eyokunqabela izingozi ngesikhathi besenza imidlalo yabo

Omongikazi bayasebenzisa imitshina eminengi egoqela i-themormeter, i- injection amagilasi, izigelo lemitshina yokuhlola igazi le BP

Odokotela basebenzisa imitshina ukuhlola imikhuhlane okutsho ukuthi imitshina leyo nxa sebethe bahlola kukhona ekutshengisayo bona abakwanisa ukukuhlaziya ukuba yikho okubatshelayo ukuthi yikuyini okudingakalayo ukuthi okwenziwe njalo kutshoni ma kutshengisa lokho.

Ngokuthuthuka kwe technology sokulemitshina eyenelisa ukuthi umuntu azeyenze I self test ukuzihlola eyedwa ehlezi ngasekhaya esebenzisa imitshina enjenge computer lomtshina wokukhangela ukumpompa kwegazi esithi yi heart rate. Ngale kuyabe kutshengisa ku computer impumela zomzimba wakhe ukuthi igazi ligijima njani

Umtshina osetshenziswa ukunakekela abantu abagulayo usebenza ukuhlola umkhuhlane phakathina komzimba lapho okungabe kuphazamisekile lokuthi kumi njani phakathi eeh kuyaskanwa umzimba womuntu kuhlolwa ukuthi phakathi kwawo kuhamba njani jikelele ukuze udokotela abekwazi ukuthi sizo bani olunganikezwa lowo oludingayo.

ama tele health ayasetshenziswa kakhulu ezibhedlela okuyizinto ezi communicator yo ezi communicator lo dokotela zmtshela impumela yemikhuhlane ehlolwayo lokunye abayabe bekuhlola okugoqela o BP lokho bayabe bekusebenzisa ukuthi ku communicate kukhulumisane labo ngendlela yokusbenza ngayo ukuze benelise ukubamba okumele bakhuthole esigulaneneni

Umtshina lo ungasetshenziswa ukuhlola ibhiphi emzimbeni womuntu ukubana inhliziyo yakhe itshaya okungakanani igazi ligijima okungakanani letshukela lingakanani emzimbeni wakhe kuphathise ukuthi udokotela abe kwazi ukuthi yiluphi usizo olumlungeleyo.

Telehealth le yimpilakahle ekhangelana lezokusebenzisa ezalezi nsuku ngendlela eqondile esemthethweni evumakeleyo.

kuyancediswa kakhulu ekwelapheni abantu esingaxexebulwa amaxolo kumbe kugejwe impande zawo kumbe igigwe izigodo ifakwe emanzini umuntu ayinathe athole ukusindiseka emkhuhlaneni awugulayo

Imithi yesintu ingakhiwa ingamahlamvu ichaywe ingagigwa ibisikhunywa iyimpuphu kumbe ifakwe ekudleni okunjenge lambazi eminye iyabiliswa eminye iyagcotshwa.

Imithi yesintu itholakala emakhaya egangeni kunye lendaweni ezitshiyeneyo ingatholakala ingamahlamvu kumbe itholakale izimpande, amaxolo ekusetshenzisweni kwayo ingabiliswa inathwe kumbe kugezwe, kugezwe ngayo kumbe kuyi ichaywa ibisigigwa ibisicojwa kumbe ikhunywe.

Imithi yesintu ngeyinye esincedisa kakhulu ukuthi abantu ukuthi besile kumikhuhlane eminengi edinga ulwazi lalabo abayisebenzisayo ukuthi bazi ukuthi isetshenziswa njani ngakhoke isetshenziswe ngonanzelelo ngokubana layo ifuna isilinganiso esithize lendlela okumele ibanjwe ngayo ingakasetshenziswa.

Imithi yesintu ingakhiwa ingamahlamvu kumbe ingabantwana izithelo zesihlahla eselaphayo lezonzingadliwa kumbe zonyiswe zichaywe zifakwe emanzini zibiliswe zingayelapha zibanjwebanjwe ngendlela ezehlikeneyo sokusiya ngokuthi selaphani leso sihlahla.

Umuthi wesintu lowu uyaqulwa kumbe ugigwe ube lilambazi unathwe uyelaphe umkhuhlane emzimbeni wezifuyo lase mzimbeni yabantu. Uyaphathisa kakhulu, ikakhulu enkukhwini. Uyancedisana le aloe ukwelapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo ezifuweni lase bantwini.

Izihlahla zendulo ezelapha ingubhane, zelapha isisu leminye imkhuhlane etshiyeneyo, ungasinatha kumbe usichole usikhume siyimpuphu singakuphathisa kakhulu ekwelapheni lezo zifo.

Yona imithi yesintu isivalile lezinsuku lapho kudingwa amahlamvu ezihlahla ngokutshiyana kwazo, lokuthi yiwuphi umkhuhlane ofunu kwelatshwa. Amahlamvu lawa angasebenziseka enjalo ungawahlafuna kumbe acholwe ewonyisiwe kumbe abiliswe. Enathwe , lezo yizo indlela ngasetshenziswa ngayo.

Imithi yesintu iyatshiyana eminye ngekhiwa amahlamvu awonyiswe, achaywe agigwe. Eminye ihlutshwa amaxolo eminye igejwa impande. Konke lokhu kuyasetshenziswa ngokuthi kungacholwa kugigwe kufakwe emanzini. Okunye kuyasetshenziswa kuyimpuphu kungakhunywa kumbe kuhlanganiswe lamanzi kunathwe yisigulane.

Imithi yesintu yaguqulelwa eminengi ekwenzeni imithi yesikhiwa. Kukanti ke abanengi balokhe besalandela isiko, lapho bethatha imithi yesintu beyithathela ezihlahleni. Ezihlahleni lapho kuyathathwa amahlamvu acholwe, agigwe, anathwe, agcotshwe kumbe abiliswe enjalo engawonyiswanga umuntu anathe athole ukululama ezinhlungwini azizwayo.

Imithi yesintu iyasetshenziswa kakhulu ngabantu, abanye bayayicola, abanye bayayicaya beyigige, abanye bayayibilisa beyinathe , abanye bayayisebenzisa ukugcoba izilonda ngokugeza ngayo, iyelapha incedise abantu ukuze baphile.

Imithi yesintu iyakwanisa ukunaba eminye ikhule iyisidikidiki ngokunjalo yonke usebenza ngendlela ezitshiyeneyo eminye iyacholwa wonyiswe ichaywe inathwe eminye iyakhunywa eminye ingcontshwe.

Izihlahla ezinjengabo alo ziyancedisa kakhulu kwezenyoni, inkukhu, ezifuywayo emakhaya lazesikhiwa ama broiler ukuze zivikeleke emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo.

Imithi yesintu, umuthi wesintu owelaphayo, uyanathwa, uyabiliswa, uyagejwa. Abantu bathola ukwelapheka emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Imithi yesintu iyakwanisa ukuba yimithi etholakala egangeni, ekhaya. Kuyini okwelaphayo okwemithi yesintu kuba zimpande zesihlahla kumbe abaxolo aso lamahlamvu kuyacholwa kumbe kufakwe emanzini okwesikhatshana esithize besekunathwa kuyelaphe kuphathise ogulayo asile.

Imithi yesintu ngokudingakala kwayo kubalulekile ukuthi ingasileli elizweni. Ngakhoke abanye sebeze besenza okokuthi bayilime kumarigeshini abo besebenzisa imitshina emikhulu ukwenzela ukuthi labo abayidingayo ukuthi bayisebenzise ekwenzeni imithi bayithole itholakala elizweni ukuze kungasileli okokuncedisa ukwelapha izigulane.

Imithi yesintu iyatshiya ikhona eminye lapho okusebenza khona amahlamvu, eminye kusebenza impande, eminye isebenza amaxolo. Ngakho ke lowo muthi lawo uyenza ngendlela ezitshiyeneyo ungacholwa kumbe uwonyiswe kumbe ubiliswe ukuze usebenze. Ngakho kuyabe kubalulekile ukuba lolwazi kulowo muthi wesintu ofuna ukuwu sebenzisa.

Imithi eminengi isuselwa emithini yesintu. i Imithi eminengi iyenzwa ngemithi yesintu okugoqelwa ukucolwa kwamahlamvu, uku gejwa kwezimpande lokubiliswa kwazo izihlahla amahlamvu azo kumbe ngithi amaxolo azo besokufakwa phakathi kwezimbodlela kwenzwa imithi yesikhiwa.

Imithi yesintu layo isigqulwa ifakwe phakathi kwezivinjana ingamaphilisi okuthi umuntu sengaqephula okukodwa anathe kumbe aginye okungamphathisa njalo ekumelapheni ngoba sebekhona abayenelisa ukukwenza lokhu babesebefaka emaphakethini ukuze kuthengiseke kalula.

Sezikhona izihlahla esezisetshenziswa ukwelapha abantu bezinatha bezihabula njenge tiye esitholakala kulezinsuku kakhulu lasemahoteleni sebesiba layo ukuthi umuntu senganatha enatha itiye ngesikhathi sinye ethola impilakahle ukwelapheka emzimbeni wakhe enjengabo aloe blossom.

Abemithi yesintu labo sebelomkhuba imithi yabo bayayilungisa babe sebeyifaka phakathi kwezigubhu batsho ukuthi lo muthi ungaqedani lani lani ngemva kokuthi sebeke bakusebenzisa babona ukuthi ngempela kuyayiqeda leyo mkhuhlane njalo bayabe bezayithengisa lapho okutholakala uzulu.

imithi yesintu iyafakwa emanzini igcinwe okwesikhathi esithize ukuze iqale incibilike amanzi laa akwanise ukumunya umuthi ukuze nxa umuntu esenatha anathe amanzi alomuthi amncedise ekumelapheni lokhu akuzawayo kumkhathaz emzimbeni

imithi yesintu iyasetshenziswa abanye sebeyifaka phakathina kwamaphepha lamabhokisi lamagabha bayithengise ngokubana yiyo lezi insuku esingani abanengi sebebuyela kiyo ngokubana lematiyeni isikhona abanye sebeyinatha njengetiye ibuzwa kuthwa yi green tea

Amaphilisi amanye ayafakwakwa phakathi kwamabhodlela amancane ,Amambodlela lawo amancane ayenelisa ukuthwala amaphilisi amanengi ikakhu anjengamaphilisi eHIV ngoba umuntu kuyabe kumele athole inani lamaphilisi aphezulu ayafakwa ebhodleleni uluze bawathole evikelekile elungelwe ukunathwa.

Lona ijwabu lalo liyadinga ukuthi lithole imithi enjengemithi yesintu nje lapho engacholwa ifakwe emanzini umuntu ayigcobe ukwenzela ukuthi ijwabu lingabi lezilonda njalo lihlale libutshelezi likhanga nxa ulikhangele, kukhanye ukuthi umuntu uyelaphekile.

Izinyanga ezinengi labayelapha ngemithi yesintu sebakunanzelela ukuthi abantu bayaludinga usizo lwabo, ngakho kwezinye indawo sebethatha imithi yabo bayifake emambhodleleni bayithengisele uzulu endaweni ezinjengasemarenkini, okugadelwa khona izimota bayatholakala labo bantu bethengisa imithi yabo njalo bechazela abathengayo ukuthi incedisa njani emzimbeni.

Imithi eminengi yesikhiwa isukela emithini yesintu. Akula, kumbe iyabalwa imithi eyenziweyo eyesikhiwa engazange kusetshenziswe ama raw materials avele ezihlahleni zesintu. Ingakho ke kuqakathekile ukuthi izihlahla zigcinwe kuhle ukuze ziyizo ezinikeza imithi etshiyeneyo.

Umuthi wesintu ogigiweyo wacholwa, waphathisa ukuthi welaphe izifo ezitshiyeneyo ngoba nxa usuthe wacholwa kubalula ukuthi uphangise ukuncibilika uyesebenza masinya emzimbeni womuntu lo ophathekileyo. Kubalulekile ukuthi imithi yesintu isetshenziswe ngabantu ukuze bayenelise ukululama ezinhlungwini ezitshiyeneyo.

Imithi yesikhiwa eminengi ithathelwa emithini yesintu. Lapho okuyabe kuzathathwa khona izihlahla zesintu zigigwe zibe sezifakwa emitshineni zihlanganiswe leminye imithi ukuthi zihlale isikhathi eside zingawonakalanga okuthiwa ngama preservants ziyabe zizasuka lapha ziyethengiswa zelaphe njengemithi yesikhiwa.

Nxa uthe wayethekelela izinyanga ufica belemithi yesintu etshiyeneyo eyelapha phose yonke imikhuhlane ongayicabangela kugoqela ongubhane ofuba, ikhanda lokunye okunengi okutshiyeneyo bayakwelapha besebenzisa imithi etholakala endaweni yabo.

Imithi yesintu iyatshiya tshiyana iyatholakala izimpande, ingamaluba ingamahlamvu .Ukusetshenziswa kwayo kungadingakalu kuthi iqali ifakwe manzini eminye iyabiliswa eminye iyachaywa igigwe igcotshwe kumbe inathwe .

Ijwabu liba lamafutha agcotshwayo ukuze lihlale libutshelezi njalo libuthathaka lingaqinango lingala mikenke ukuze umuntu ehlale lempilakahle enhle njalo ube lejwabu lelikhangayo elibukekayo.

Umuthi wesintu uyacholwa, ugcotshwe esilondeni kumbe unathwe. Kukhiwa amahlamvu awo abiliswa, anathwa asiza ukuyelapha umkhuhlane osemzimbeni womuntu.

I aloe ngumuthi owelapha kakhulu izinkukhu izinyoni kunye labantu kukhona okungasetshenziswa futhi ukwenza ishampoo engumuthi empilweni zethu abantu kakhulu lapho esingayisebenzisa ishampoo leyi ukugeza ngayo ukuze ihlanzekise ijwabu lethu.

Imithi yesintu egejwayo egoqela amahlamvu ezihlahla ehh etholakala nje ehh kumdabu ehh ngingathi endaweni esihlala kuyo mhlawumbe ingabe igejwa phansi ikhiwa ehh itshiswa.

Imithi yesintu iyaguqulwa iyenzwe eyesikhiwa ngokuproseswa, lyabe isiyedlule emtshineni ehlukeneyo, lapho ezacholwa khona. lkhitshwe imsobho yayo, ihlangahlanganiswe lokunye. Ibisizesetshenziswa ke, isiprosesiwe.

Imithi yonke yesikhiwa kumbe ngithi yalezi nsuku ithathelwa emithini yesintu, imithi yesintu kulabo"Aloe", i"Aloe" ngumuthi ophathisa kakhulu, ikakhulu izinyoni ezigoqela inkukhu nxa zilemkhuhlane yokukhwehlela kumbe yofuba, ungazifakela emanzini eziwanathayo ziyasizakala ziphole emkhuhlaneni etshiyeneyo ezihlukuluzayo emzimbeni yazo.

Imithi yesintu iyayeneliseka ukuthi ingalinywa itholakale ngezinga eliphezulu, ukwezela ukuthi ingasileli elizweni. Ingahlanyelwa efamu, epulazini, noma esivandeni ukuze ibekhona elizweni, ize ithengiselwe kwamanye amazwe.

Imithi yesintu iyayelapha. Ikhona eminye efanana lomuringa, yimithi eyelapha kakhulu. Abanye bayibiza zifozonke iyayelapha inyongo, iyayelapha ingubhane, iyaqinisa umzimba iyaqinisa amasotsha omzimba njalo leyo mithi ingadliwa amahlamvu mhlawumbe igigwe lawo mahlamvu afakwe elambazini.

Imithi yesintu yimithi encedisa kakhulu abantu ayithengwa iyatholakala ku "local environment" abantu sebengahamba beyezidingela yona ingagejwa kumbe ikhiwe kumbe iyebulwe esihlahleni ibisi setshenziswa ekwelapheni imikhuhlane eminengi lezigulane.

Imithi yesintu yimithi esebenza kakhulu ebantwini nxa beyidla , eminye ingadliwa iyisitshebo eminye ingadliwa iyizithelo , eminye ingakhiwa amahlamvu abiliswe anathwe eminye ingahlutshwa amaxolo eminye ingasetshenziwa impande zawo ngakho ke eminengi yangkhona idliwa iyizithelo iselapha lasemzimbeni

imithi yesintu iyacholwa enjengabo bilebile ,lokhu kuya ncedisa ekuxotsheni izinto ezongalunganga ngoba iyatshiswa ithunqiselwe endaweni ibisisenza ukuthi umnuko lo ophumayo uhitshe kutsimule izinto ezingafalanga ukuba sendaweni

Imithi yesintu iyancedisa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Itholakala kundawo yonaleyo, lapho, abantu abahlala khona. Bengayithola ngokuthi bayegebha impande zezihlahla. Kumbe bayebule amaxolo ayo. Kumbe bakhe amahlamvu. Angabiliswa lawomahlamvu, kumbe achaywe, agigwe. Abeyimpumphu. Lempande lazo zingenziwa ngokufanayo. Ngitsho lamaxolo, lawo, ngendlela efanayo. Ukuze ayelaphe izifo.

Emithini yesintu kuyatshiyana okwelaphayo, amahlamvu kanengi yiwo atholakala eyiwo asetshenziswayo. Ngokubana amahlamvu ayawonyiswa acholwe, agigwe lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi imikhuhlane eminengi iqedwe, iqedwa yiyo leyo mithi yesintu.

Imithi yesintu iyasetshenziswa kakhulu yizinyanga labanye abalolwazi ngayo bayakha amahlamvu alezozihlahla angaphekwa adliwe enjalo kumbe adliwe njengesitshebo kumbe abiliswe kunathwe umsobho wawo okuphathisa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu iyagigwa ingagigwa ibe isifakwa emambodleleni ingagigwa ingamahlamvu kumbe amaluba awezihlahla kube sokuyenzwa ukuthi ifakwe embodleleni ithengiselwe abalemkhuhlane lokhu kuyangceda ukuze abantu bezivikele kumkhuhlane ehlupha abantu

Isiqokoqela empilweni kahle kazulu yikubana abantu bazuza usizo kuleyomithi amaluba ayo ayelapha amahlamvu impande lamaxolo kuyagigwa kucholwe kufakwe elambazini kumbe emanzini kunathwe lokhu kuyancedisa ekuqedeni izifo emizimbeni yabantu.

Imithi yesintu bayahamba abalolwazi ngayo beyeyikha egangeni kumbe beyeyidinga. Imithi le iyancedisa kakhulu ukuthi iyelaphe imikhuhlane ehlukuluza abantu. Ngokunjalo leyo mkhuhlane iyelatshwa ngabalolwazi lakhona ukuthi imithi leyi isebenzani isetshenziswa njani.

Imithi yesintu encedisa kakhulu ukulapha imithi etshiyeneyo lapho kukhiwa amahlamvu ayo abiliswe kumbe achaywe agigwe konke lokhu kuyayenza ukuthi aphathise kulabo abaphathekileyo kumikhuhlani ayelaphayo

Imithi yesintu yimithi ekwanisa ukuthi umuntu ayisebenzise iwonyisiwe ingamahlavu noma amaxolo noma impande , kumbe iwonyisiwe igigwe ifakwe emanzini kumbe igcotshwe noma ukukhunywa lokhu kuyancedisa kakhulu ekwelapheni izihlungu ezitshiyeneyo.

Leliyana ligwava leliyana. Yimengo leyana. Imengo iyelapha. Ngumuthi wesintu, njalo, ziyaphathisa futhi ekuthini umzimba wakheke.

Izizwe ezinengi imithi lokhe ziyisebenzisa ekulapheni izifo ezitshiyeneyo lokuedeni ezinye izihlupho zesiko ezesintu lapho besenza imikhuba ikhona eminye imithi yesintu esetshenziswayo ukuthi idlulise leyo msebenzi kukanti lasekwelaphekeni lasekwelapheni izifo

Yimbambayila leyana. Imbambayila iyancedisa kakhulu emzimbeni womuntu inikeza ama protein. Amaprotein ayiwo ayenza umzimba wenelise ukuthi lapho umuntu elimele athole ukululama nxa engaphuma isilonda siphole. Iyancedisa kakhulu lasemehlweni ukuthi umuntu abone kuhle.

Imithi yesintu ibalulekile kungaba kungamaluba, amaxolo amahlamvu esihlahla esiyelaphayo alomsebenzi omkhulu empilweni yomuntu. Eyeyisikile enjalo nxa ungawathatha, uwaphuze, uwanathe, uwagcobe ayaphathisa kakhulu kwezempilakahle yomuntu ngokubana layo eyesikhiwa imithi isuselwa kuyo imithi yesintu.

Imithi yesintu ivamile ukusetshenziswa kakhulu emakhaya. Lapho okutholakala abanengi abalolwazi ngayo ukuthi yelaphani. Okugoqela izihaqa lezinye izihlahla ezitshiyeneyo. Labonyawuthi bonaba bayancedisa kakhulu ekuqiniseni imizimba. Kungumuthi esintwini ukuthi izihlahla zidliwe ukuze abantu bahlale belempilakahle.

Imithi yesintu ivame ukuthi isetshenziswe kakhulu ekulweni lemikhuhlane ebantwini abatshiyeneyo ngokubana imithiyesintu iyelapha sibili imkhuhlane eminye eyehlula lasesibhedlela abantu abayenza leyi mikhuhlane yesintu baba lolwazi olunengi kakhulu ekunqobeni imkhuhlane eminye enjengabo mvukuzane besebenzisa imithi yesintu, izimpande zezihlahla bezichola behlanganisa.

Imithi yesintu iminengi, iyehlukene. La ngamahlamvu omuthi wesintu. Ungawabilisa, uwachole, uwachanye, uwafake umanzini ubesuwaphuza mhlawumbe uwagcobe phezu kwesilonda esithile ukuze asomise aselaphe ngokunjalo.

ugayiwe umuthi wesintu wacholwa walungela ukuthi usungakhunywa mhlawumbe ufakwe emanzini enkomitshini unathwe usulamanzi usuhlangane lamanzi ukuze welaphe umkhuhlane lowu ohlasele ogulayo

Nansiyana imithi yesintu isicholiwe yafakwa emanzini yase ifakwa lasemambodleleni ukuthi ilungele ukwelapha leyo mikhuhlane eyiqedayo ebantwini. Iba yimithi esikhanya isikhangeleka njenge yesintu ngendlela eyabe ilodolozwe ngayo.

Leyi yindlela yesintu yokwenza imithi egoqela ukuchola, ukugebha, ukutshisa lokuyi dinga.

Lesiyana yisihlahla eselaphayo kukhanya selapha i malaria, imalaria ngumkhuhlane wokulunywa yi minyane sibuye selaphe le bhelehaziya singuthi siyahlanganiswa lamanzi siphuzwe laba abahlaselwe ngumkhuhlane siyancedisa.

Imithi yesintu iyacholwa igaywe ifakwe emabhodleleni eminye ifakwe emanzini ukuze inatheke kumbe igcobekw ezilondeni lakweminye imikhuhlane etshiyeneyo iyasebenza kakhulukazi.

AmaNdebele ngabantu abasebenzisa imithi yesintu ikakhulu ma kuvela imikhuhlane etshiyeneyo. Bona bayelapha ngemithi abayithola egangeni egoqela izimpande, leminye engamahlamvu, lamaxolo ezihlahla, Kuyaphathisa kakhulu ekuqedeni imikhuhlane engahlasela nje abantu ngezindawo ezitshiyeneyo. Izinyanga yizo ezithenjiweyo ngolwazi lwemithi yesintu. Kukanti labodokotela sebexwayisa abantu ukuthi bayisebenzise.